Vantu vanoshanda nevantu muzvibhedhlera umu, vanofana kuti vapfeke zviro munyara mavo, vavhare miro dzavo, kuitire kuti kana umweni munhu akauya ane denda rinotapukira ngemweya, asatapukira. Izvi zvinoite kuti vanoshande muzvibhedhleya varambe varimwo.

Zvirwere zvimweni zvinotekeshera mumakanyi mwona umwomwo zvirwere zvekuti azvidi kusiiwa zveindoenderera mberi zvimweni zvacho zvinotekeshera ngendaa yekuti zvinohamba ngemututu saka vanthu veirapa vanthu vakadaro vona avavo vanofana kunge vakagqoka zvigqoko zvekuti avapindwi nemweya wacho.

Matenda akanakire pakuti muntu ukandoningirwa haufaniri kundoningirwa ngeanhu anenge asina kuxoka zvixoko zvekuti usabatira ngekuti vamweni vantu vanobatire zvirwere veitode kutorape vamweni vanhu vanorwara. Saka zvakakosha kuti unofanire kuziye kuti denda ngerenyi woziye kuti ndoxoka zvakadini zvinondidziirira

Zvirwere zvimweni zvinobata ana adoko zvakabasisira vanhtu vakuru ngekuti mwana mudoko akabatwa ndizvo unokasira kufa ngekuti nyama dzake dzichikuti nesei kushandisa asi kuti dai zvaibvira vantu vaiendeswa kudhuze nezvibhedhlera.

Vantu vanofana kurapwa pandau yakanaka, ndau yakahlamburuka yekuti muntu atapudziri chirwere kune muntu unomurapa. Naiye unorapa wacho unofana kunge akadxoka zvidxoko zvekuti zvirwere zvisatapukira zvekuti mweya unobva mundani mwake awupindi.

Zvinomboitika ndezvekuti pakabude chirwere chimweni chakabuda chemanyoka chaibatira maningi vantu Vamweni vantu vakaenda kowunginira muntu wakanga ane chirwere ichocho vasina kudxoke zviro zvinovharidzira, vakatobatwa ndicho chirwere ichocho ndau yeshe zvikasatoite zvakanaka.

Mitombo dzeshe dzemumakanyi umo dzakakoshere kuti dzinoshanda munezvakanaka, asi amweni matenda anode zvimweni, mitombo yakatosiyana nazvimweni zveshe ngekuti mitombo dzechibhoi hadzishandi pane amweni matenda uyewo hadzishandi kana umweni muchini usina kuongorora kuti chirwere chacho chaguma pari.

Matenda amweni anoonekwa muvana vadodori aasiri matenda ekutamba ndiwopi. Anode kuti vana vapote veiende kuzvibhadhlera veindoonekwa kuti vane denda rakadini. Zvinoite kuti mwana akure akahlamburuka, akati mhoryo asina zvinomutambudza.

Izwa wakazwa rakashata mundu kana pane chirwere chiri kutekeshera mumakanyi umwomwo, mundu unoda kungoendwa naye kuzvibhedhlera aguma oningirwa nemadhokodhaya neamweni ana mukoti aichionekwa kuti chini chiri kumboshupa kuti zvibetsereke.

Amweni matenda zvaanondoda ngezvekuti kana watobatwa ndiwo akafanana ngebesha-mupengo rakambobuda riya usagare pane amweni antu. Kana waenda pane antu tsvake zvidxoko zvekudxoka zvinovhare kuti mweya wako usazofemere amweni antu. Ngendaa yekuti mututu unohambise zvirwere.

Matenda atekeshera neimweni mikuhlani, yakashata kugara haisi mikuhlani yekuti inondosiiva yeienda. Vantu ngavabetserwe mumabuya umu kuti vangaita sei kudzirira imweni mikuhlani yeimwe rudzi. Ngendaa yekuti vantu vakazobetserwa vanondofa vakaningira sematemba.

Amweni matenda aambodi kuti muntu ubatwe musoro kana kubatwe nyara woonekwa kuti unorwara here anobaa noda mishini dziya dzinoshandiswa dziningirwe pamuntu, ende weirape muntu une denda rakadai ngeiroro rakashate kugara rinode kuti unge wakaqhoka zvigqoko zvinoqhokwa zvinoite kuti muntu asatapukira.

Matenda anaya akasiyana-siyana mukati mweshe, amweni antu anobatwe ngematenda arinani anorapika zvirinani, asi amweni matenda anonesa kurapa anodekuti vantu vatange kutaticha pamusana pematenda wona awawo kuti vangaita sei kuti vadzidzirire kuti vasabatwa ndiwo.

Ndau dzeshe dzinorapwe antu dzakanaka ngekuti ndau idzi dzinofana kunge dzine pekugara pakanaka pekuti ukasvika muntu umweni eirapwa unomirira .Akaemera pona apapo unofana kunge anemututu wakanaka uye afanirwi kusangana nevantu vanezvirwere zvisikadi kuti vasangane neamweni antu .

Haasi matenda akamire zvakanaka. Ngekuti umweni muntu unorapwa denda, denda racho rototapukira roenda pane murapi. Saka matenda amweni anoda kuti muntu unyase kuningiriswa kuti chitenda chauinacho chinoita ere kuti muntu asina kundxoka chindxoko chekuvhara miro, zvekuvhara nyara zveshe zvinoda kuvharwa.

Matenda akona anosanganikwa nawo mumabuya mwona umwomwo anobada kunazaya kuziya kwemene ngendaa yekuti ukaita zvemusiya ndaita unondoona kuti muntu arapiki zvakanaka uyewo unoda kuona kuti matenda aya aubatiri ere weirapa ngendaa yekuti anoda kuziya basa.

Matenda emazuva anaya haasisiri matenda akahlamburikapi, ngendava yekuti zvakafanana nedenda riyani rebeshamupengo rakambobuda mazuva apera aya. Beshamupengo iri risaitotendera kuti muntu urapwe peshe peshe. Unode kuti utorapwa ngevantu vanenge vakaxoka zvidxoko zvekuti vasatekesherwa ngezvirwere.

Muntu weshe anosisa kuti awane hutano hwake hwakanaka iri mvura yakachena muntu weshe anosisa kuti aione mapandiko amweni anodetsera munyika dai Aibeurira antu mvura yakawanda mumakanyi mwona imomo kunyange zviro zvakaoma munhu aine mvura zvinoita zvakanaka.

Azvitenderwi kuti muntu agare vasikaoni chiremba madhokodheya atekeshera akati dara dara nenyika yeshe saka azvirambidzwi kuti muntu paandodira aone dhokodheya chinotimisa inyaya yekutame mare yakakwana tiri kuti vantu pashi reshe ngavadetserane nevanhu vanotambudzika.

Pasi reshe munzvimbo dzinogara vantu vana vadoko vakàwanda avana vantu vanovadetsera. Zvikurusei vaya vanobva kumburi dzakanyanya kubaaromboka ,mburi idzi dzinofa kudetserwa kuti antu eshe awane mukana wekuenda kuzvibhedhleya .

Atitenderwi kuti muntu agare pamuchacha pake asina chanoziya maringe nezvezvirwere zvirikutekeshera .MaSabhuku nemazishe mukatimwo vanodaidzire musangano vekuti tihlongane nevantu vanoziya ngezvemitombo uye vanoziya ngezvezvirwere zvirikuteshera.

Munthu wakasise kuti andoona zvakafanana neumweni panyaya dzezvemutombo munthu unofana kuenda korapwa kuenda kuzvibhedhlera zvinoitwa ngevamweni zvisinei nekuti une mare yakadini zvinofanire kuitwa zvinofana kuti hurumende inofana kudzasira mare inoshandiswa kuzvibhedhlera kuti uone dhokodheya.

Kuno gare vantu vantu ngava tatichwe ngezve zvirwere zviri kutekeshera munyika kungaa nechirwere che mukondombera chiri ku wirikidza kana chirwere che gomarara chiriku tekeshera vantu ngava detserwe vabhuyirwe kuti vangaita sei kuti vanga rarame mu tsekwende yakadai.

Vantu veshe vanofanira kuva neutano, vantu vanofanira kunge veionekavo kuti vantu kweshe kwevanogaravo. Mutu usina mare ngaaonekwevo seunemare, ngaarhevo zvakafanana neamweni, ngaaendevo kuchipatara chakadai neamweni, ngaarapwevo eipivavo mitombo yakadai neinopivavo amweni.

Matenda eshe anotekeshera kumakanyi, vana vanosise kudaidzirwa kuti vana veshe vadoko ngavaungane pakati, vapuwe mutombo wekudzivirira zvirwere zvinenge zvatekeshera, ngekuti imweni mikuhlani inotore vakatiwandei munyika.

...kosha ngechekuti mabuya eshe, muntu weshe aite mukana wakafanana neumweni wekuenda kuchibhedhlera. Chinonyanye kutisiyanisa imare yetinayo neupfumi hwetinahwo mumakanyi. Unozoende koona kuti mapandiko anodetsera ayani kudai adetsera vantu vanotambura. Mare dzacho ngadzisabiwa.

Pashibreshe muntu unosise kuti aone mukana wakafanana neamweni wekuende kuchibhedhlera. Ndau dzaka dzinonyanya kutambudzika dzemumakanyimo, dzinonyanya kushatirwa ngekuti vantu vanenge vasina mare yekuenda kuchibhedhlera. Vamweni vanotozofire pamuzi, vasina kuende kooningirwa.

Mwese mwese mumakanyi umwo munhu weshe unofanire kuwe nemukana wakafanana neumweni wekurapwa kana kupuwe mutombo ngekuti azvina kunaka kuti muntu wega unemare ndiye unotoende kuchibhehleya eirapwa usina mare uyani oramba akati mhoryo akagara pakanyi.

Ndakaone ndau dzeshe dzinogare vantu vantu veitambudzika mukati umu. Pavanenge veitambudzika vamweni vanozoshaya mukana wekuende kuzvibhedhlera. Umweni unorwara akashingirira aripo pambatso kugumishira azotofa. Chinondodiwa ngechekuti mapandiko anaya anodetsera vantu, ngaadetsere vantu vanotambudzika mare dzinedzi dzisabiwa.

Haa vantu vanofana kufundiswa mumakanyi Mona imomo kuti vantu havafani kuningirirana pashi weigara neumweni wako padhuze kana ane dambudziko zviya unofana kumudetsera kana usingakoni kumudetsera unobhuira amweni aunogarisana nawo vanokwanisa kumudetsera izvi zvinoita kuti antu adetsereke.

Tirimuti isusu vantu vanofana kuningirwa mumakanyimwo kuti muntu weshe urikuone mukana wakafanana ere neumweni wekuende kuzvibhehlera ndosaka kune mabandiko arikuuya anodetsere amweni antu anotambudzika maningi anoite kuti mwana weshe unenge eirwara Ari muzvikora ngaite mukana wekuende ku.

Muntu veshe zvisinei nekuti unemari yakadini unofanire kuti aite mukana vekuenda kuchibhedhlera. Agumeyo hazvinei nekuti une mare ere kana kuti haana unofanira kuti aningirwe abatikirwe kusvikapeshe paanoda kubetserwa, madhogodheya ngandobatsiravo antu mahala.

Munthu weshe wakasise kuti aende kuchibhedhlera, azvineyi nekuti uyu une mare yakawanda uyu une shomani, mabandiko amweni ari munyika umwu anosise kudetsera anthu, eidetserana kuti vabatsire vanthu vasina chavanacho, vaende kuchibhedhlera, vaponewo.

Vantu vanotwaya nevanorumbe bani havasi vantu vekugare navo pasi zvebherera ngendaa yekuti vantu vakadai vanokone kukubatire banga vakakucheka kana kukubatire buwe vakakufura. Umweni unokone kufa kana kutoremara, waremariswa kana kuuraiswa ngemuntu unotwaya ..

Vanotwaya avasisi kundosiiwa vakadaro vanofane kuchengetedzwa vantu vakakosha muntaraunda ngendaya yekuti ndakaone umweni unotwaya wakauraye chimweni chimwana atomufura ngebuwe ngendaa yekuti vantu ava avane kuvharirwa kuti vagare kundau dzawo.

Vantu vese vanotwaya nevanorumbe bani vanofanire kutsvagirwa kuti chiini chakakonzera kuti muntu iwowowo arumbe bani, chimweni chacho kugare ari ega mumaraini azvitenderwi kuti ugare usina waunobhuyirana nawo matambudziko ngokuti amweni acho wega auzowakoni.

Vantu vanotwaya nekushate pfungwa veshe vanorumba bani vanofane kukokorodzwa vobviswera veinzerereka. Voendeswe kumizi dzinogare apengo vagume kona iyo vachasangana nemadhogodheya anoziya ngezvemitombo.

Ndakaona vanhu vari munharaunda vanotwaya vakawandisa. Zvinoitika ndezvekuti zvinobhuya kuti vantu avasi kutorwa veiendeswa kuzvipatara, kuzvibhedhlera zveantu aya. Izvi ngazviitwe nharaunda dzeshe kuti pamweni muntu unodetsereka akazotodzokera kuite munhu kwaye.

Vakange vorumbe bani zviya votange kutwaya unide kukasira kuonekwa otorwa oendwe naye kune vantu vanorwara, vantu vanorware soro vanofane kuende kundau imwechete kwavanodetserwa ngemadhokodheya vechionekwa kuti vangadzoke pandau ere.

Vanotwaya vanosise kugara pandau imwe veichibetserwa ngevamweni vakapona. Amweni madhogodheya akadzidziswa kushanda nevantu vanotwaya. Izvi zvinoita kuti vantu vakasike kudzokera pandau, umwenipona odzokere panguva yekareyo.

Kweshe kweshe kunogare vantu mwona mukati mwona umomo vantu vanotwaya vanofanira kuningirwa kuti varino ere. Ngendaa yekuti vantu vanotwaya vanava vanobaadhanisa maningi, pamweni pacho muntu unobaahamba ari mushwete saka anofanire kutorwa veiendeswa kumbatso dzinogara vanotwaya.

Vantu vanotwaya vanode kuti vagare vaka hloyiwa ngevantu vanoziye zvekuchengeta vantu vanotwaya nekuti vantu vakadaro umweni anonga atotwaya zvekufungaya maningi saka muntu akagara ayi hloyiwa eyipuwa zvekuita eyioneka anotoguma ava muntu kwaye.

Munthu unotwaya afani kugara ega vanthu vanosise kumuona veienda naye kuchibhedhleya eipuwa mutombo waanomwa pano neapo, unosise kugara akachengetwa ngendaa yekuti akazorashika unokone kuuraya vanthu kana kuponda zvana zvidodori.

Vese vanenge veit'yaya kana kurumbe bani avafani kungosiwa veingonzerereka peshe peshe vanofana kuendeswe kuzvibhedhlera kumwwni kut'yaya kunorapika kumweni akurapiki saka zviro zviyedzwa kwete zvekungosiya muntu weiti apana zvichanaka.

Vanotwaya vanorumba bani vayani, avadi kutosiiwa vakagara vega mumakanyi. Umweni unototsvake chiro chekuti adziuraye, asi azvizonaki zvirozvo. Vanthu vanorumba bani vanosise kusangana vaiswe munzvimbo dzinogara vanthu vakadaro, mundau dzona idzodzo mune madhokodheya.

Vantu vanoshanda pazvibhedhleya vanositsa kunge vari vantu vakarongeka .Panofana kunge pane zvikwangwari zvinokombedza vantu kuti vantu vanenge vane vana vane mimba vanoenda kwakati ,vantu vanenge vaida kubairirwa vana vavo vanoende kwakati nevamweni vanode kurapwa vanofana kuenda pakati .

Ndau dzeshe dzinobeurwa dzinorapirwa antu nedzinotengeswe mutombo dzinosise kunge dzakabeurwa nguva yeshe. Kwete kuti ngekuti isoto kana kuti mugobera dzombonywa. Vantu vakutama kwavanorapirwa hazvisi zviro zvinodakadza zvona izvozvo.

Dzeshe dzinorapirwa antu dzinofana kunge dziri ndau dzakati mhoryo, chekutanga chinofana kunge chiripo imvura yekushandisa ngekuti vantu veshe vanomwe mitombo vanoda mvura uyewo vantu vanenge varipo vanenge vakuda mvura yekumwa yakawanda.

Ndese dzinotengeswe mitombo mumakanyi umwo nedzinorapirwe vanhu mumakanyi umwo ngadziakwe uye dzaakwa dzacho vantu ngavashandemo vakawanda , vantu vanofanira kushandiswemo vakawanda kuti vabetsere vanhu veshe panguwa imwe vanenge vauya ngekuti vamweni vantu vanouya vakahahairwa.

Zvinongodiwa nhezvekuti chibhedhlera ngachigare chakabeurwa chikakonywa nekuti mugovera svondo atizokwanisi kubetsereka timenge takuona kuti kwasekuru kuyani Kurinani nekuti sekuru inongovatama vaenda kudoro asi asirikudoro inotoziya kuti sekuru varipo anondibetsera.

Zvibhedhlera zvinosisa kuakwa kudhuze nemunogare antu ngendaa yekuti azviiti kuti muntu otsvake mari yekuende kokwirise movha kuende kuchibhedhlera wapedza wotsvakazve mari yekuonekwazve ndidhokodheya zvinondode pekuti uhambe ngetsoka dzako waguma wochirapwa manje wochitsvake mare.

Zvibhedhlera zvinosisa kuti zviakwe ndau dzeshe dzinogarwa neanthu. Ngokuti vanthu vakagara mumabuya umo vakasangana nezvirwere vanoda kuti vaende kuzvibhedhlera asi chinozotamika imare yekuendeyo saka tinoshuvira kwazvo kuti zvibhedhlera zvibeurwe musinde nomunogare vanthu.

Eya zvibhehlera zvinofane kuti zvibeurwe ,zvabeurwa azvifaniri kuite zvibhehlera zvezita zvinofanira kunge zvinemutombo yekuti munhu akabhadhare mare yekuonekwa ndicheremba otopuwa nemutombo kwete kuti otanga adetserwa ndimukoti odetserwa ndichiremba otsvakahe mare yekutenge mutombo.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvibeurwe mweshe-mweshe. Kana zvabeurwa zvinofana kunge zvine ndau dzekushandira dzaka hlamburuka ngendaa yekuti dzikange dzeishandika zvakanaka, nevano shandemwo vacho madhokodheya anozwawo kuti parinane, mhepo nemututu zvinenge zveichaya.

Ndau dzinorapirwe matenda mazhinji dzinosise kuti dziakwe mundau dzeshe dzakatikomberedza mabuya eshe vantu vanozoite dambudziko rekuti vantu vanotadze kuti vanorapirwe kuri ngendaa yekuti vanenge vasizi kuende kuzvibhedhlera.

Zvekuchikora zvakanaka ngekuti kuchikora muntu unofana kufundiswa kuti oshasndisa sei mutombo, uye muntu unofana kufundiswa kuti muntu ungaita sei kuti adziirire zvirwere zviriyo pashi panapa, izvi zvinodersera kuti nyika yedu ibudirire uye antu asapera kufa.

Zveutano zveshe zvinode kuti vanthu vanaa vafundiswe. Ngekuti vanthu vakasafundiswa zveutano vanogara vasina utano hwakahlamburuka. Muzvikora umwo vana vari muzvikora ngavafundiswe zveutano. Mwumabuya mwevanogara vanthu ngavafundiswe zveutano. Vanthu vanofundisa vanofanire kutohambira vanthu veifundisa.

Zveutano azvingoitwi muntu kungozoguma wakuziya hutano hweshe hwakanaka zveutano zvinoda kutatichwa kubva kuchikora mwana ari mudodori ngafundiswe zvirwere zvinotekeshera kuti zvino konzerwa ngeii uyee ngaafundire kuita utsanana hwakanaka mumakanyi mwona umomo

Kuchikora vantu vanofira kuti vatatiche ngezve utano. Muzvikora zvimwe zviro zvakadai nemichero inorapa matenda vana vanofanira kukura veiziva. Teyienda ngemberi kwechikora vantu vanofanira kutatichavo nezvinoitwa zvepabonde kudzivirira utachiona hwemukondombera.

Ndinofunga kuti zvanga zviripari zviro zvakahlamburuka yambo kuti muntu weshe paanokurira atatiche pamusoro pezve utano ngendaaya yekuti zvinofanira kuiswe muzvikora vana pavanenge veitokura vanenge veitoziya kuchengetedza utano hwawo zvinoita kuti vantu varimunyika medu vararame nguwa yakareba.

Munthu unofanira kuti munthu atatiche zvine chekuita nemitombo neutano hwevanthu. Ngendaa yekuti mwana akakure eiziya kuti ichi achibatwi, zvakafanana ne forya, mwana aazobhemi eiziya kuti maphaphu angu anofa ndikasaita upenyu hwakareba.

Muntu weshe paakagara unofana unge eiziya. Ngekuti kusaziya kwakafanana nekufa. Chinouraya vantu mumabuya umu kusaziya , zvakafanana nekuti muntu unoita zvepabonde asingazii kuti unodzivirira sei zvirwere zvemukondombera, kutofa iyisiya mhuri.

Zvinodiva kuti vantu veshe mumakanyimo vaziye ngezvemitombo dzinonesa, uyevo vaziye nezvematenda ari kunesa atekeshera kweshe-kweshe. Kungatei idenda rakafanana neriya-riya rebesha mupengo rakambouya rikavharisa zveshe raindoti muntu veshe-veshe vaindohamba aine zvivara muromo nezvivhara miro.

Kune mutemo unofana kungodzikwa ngenyika ne hurumende kuti muntu weshe unofana kurapwa. Zvinofana kuzi vasina mare veshe vanofana kurapwa mahala muzvibhehlera ngekuti umweni muntu unofa ngekutama mare asi rudetsero rweifana kunge rwuripo.

Dai zvaibvira antu muchivhiti vhiti nemumweni munobhuyiwa nhau nepamweni panoungana vantu peshe vantu vaisise kushambadza kuti vantu vanorarama sei munguva yematenda akaoma anorwadza akadai ngemukuhlani nekudzihambira.

Vantu vanofana kuti patove nemutemo vekuti vhiki ngevhiki rakasikwa ndimusiki. Vantu vanofa kuhamba veichibhuira vantu zvirwere zviri kutekeshera nenyika yeshe, uye vantu vanofana kudzidziswa mumakanyi kuti zviini zvavangaita kudzivirira zvirwere.

Kuti zvibhehlera zveshe ngazviakwe munyika uyewo ngazvinge zvine vantu vanoshandemwo vakawanda ngekuti hazvizodi kuti muntu umweni anyanye kumirira pazvibhehlera. Vamweni vakahahairwa vanofira vakamirira pachibhehlera kuti kudai vantu vakawanda vaidai vatodetserwa.

Ndoodambudziko ririmo munyika dzedu dzona idzodzo rekuti vantu vanomirire kurapwa vakawanda pabanzi pezvibhedhlera izvi azvimbodakadzi ngendaa yekuti vamweni vantu vanouya vaka hahairwa vatoopadhuze nekuda kufa kwemene saka vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanosise kuwanda.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zvibeurwe nguva ngenguva hazvizi kunaka kuti munhu afambe mumango vakareba eiende kotsvake pane zvibhedhlera aguma otama vanoshandepo vakabeura . Ngekuti muntu unokone kurwara pakati peusiku saka zvibhedhlera ngazvigare zvakabeurwa.

Ndau dzinorapirwe antu dzinosisa kuvamumizi ngemunogara antu ngekuti hazvidakadzi kuti muntu otame mari yekuende kuchibhedhleyaa, ngokuti muntu unoda kutsvake mari yechiro chimwe, ingaa mari yekuende kuchibhedhlera inonesa, asi kuti akahamba netsoka ane mari yekurapwaa unorapwaa zviri nyore.

Mweshe munotengeswa mutombo nemuno rapirwa antu indau dzakakosha dzinosise kunga dzirimwo munharaunda. Nharaunda dzeshe dzinofana kunge dzine vantu vanoziye zvemutombo kuitira kuti vantu vasapera kufa vantu vakaningira mumakanyi. Azvizi kunaka kuti vantu vafe vachifana kubatsirwa.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwe antu dzinofane kunge dzirindau dzakakura, ndau dzekuti movha dzinopinda. Ndau dzekuti dzine vantu vanoshandemo vakawanda kuitire kuti kana muntu eishandemo unokona kubatsira vantu vakawanda panguva imwechete.

Ndau dzinorapirwa antu dzeshe nezvibhedhlera zvinofanira kunge zvakahlamburuka zvakati mhoryoo zvisina zviro zvinokuvadza. Ngekuti muntu kana ahahairwa anoita kunge tee openga unode kuti agume pachibhedhlera pasina zvinomutambudza.

Kuvhurwa kwezvibhedhlera zvakawanda ndokuponeswa kwevantu vakawanda munyika ngekuti zvinoite kuti vantu vararame makore akawanda inyaya yemutombo dziriyo mutombo dzacho dzinouya hadzindoshandi dzega dzunoshanda nezvibhedhlera kana zvawanda mapandiko ekubanze anozodetsera vantu ngekuitse mushonga umwe naumwe

Kweshe kweshe weiguma pa chi bhedhlera unofana kuti uone chi gwatidziro chaka nyorwa kuti uku ndo kunogara vantu anoda vakamirira kubara uku ndiko kuno rapirwa vantu kuitira kuti usazo rashika ngekuti unoto garira wopinde mu mutsetse ve vantu vanogarire kubara iwewe usingadi kubara.

Kupedza matambudziko ekushaya zvibhedhlera mumakanyi hurumende yedu ngaitsvake vantu vanodetsera vane mari neamweni mapandiko ane mari anowake zvibhedhlera zvakawanda izvo zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke munyika nguva yaka

Ndau dzeshe dzino rapirwe antu zvibhedhlera zveshe zvinofane unge zvinevantu vanoshandemwo vakawanda. Kuitire dambudziko riani rekuti vantu vanouya vakawanda vamweni votsva ngezuwa vakamurira pabanze veimirira kuti umweni upedze kurapwa

Tinoone kuti chakanyanye kukosha ngechekuti zvibhedhlera zvinge zvakabeurwa zuva nezuva rakasikwa ndimarure. Ngendaa yekuti muntu unorwara zvisina kuti Mugobera ere, iSondo ere, unondomuka arwara, umweni unorwara pakati peusiku. Saka pazvibhedhlera panofane kugara pane vantu varipo nguva nenguva.

Mumabuya mumandau mweshe mwatinogara, mitombo ngaitengeswe, asi zvakanyanya zvibhedhlera ngazvibeurwe .Zvibhedhlera zvabeurwa zvinoita kuti vantu vasafa mumakanyi umwu, vasina kwekutizira, ngekuti ukafa une kwekutizira zviri nane, pane kufa wakaningira sedemba.

Zvipatara ngazvivhurwe mumabuya mweshe umwo. Vantu vanoshanda muzvibhedhlera ngavawande uye ngamuve nemuchovha unotware antu vanenge varwara zvakanyanya vari mumakanyi. Hazvinakidzi kuti muntu ofa mare anayo yekuende kuzvibhedhlera. Saka panodiwe motokari inohamba yeitakure vantu vanenge vave padhuze ngekude kufa.

Kuti zvinge zvine ndau dzinooneka dzakabati mboryo dzekuti muntu une mukuhlani unogume pakuona kuti zvendinorwara izvi ndinorapirwe kwakati otoningiriswa kuti unoenda kwakati nekwakati kuziye kuti asarambe eibvunzire antu ngendaya yekuti vamweni avakoni kubhuya.

Ndau dzinotengese mitombo dzinosise kunge dzirimo munyika. Ngekuti azvidakadzi kuti muntu unode korapwa wosvike kwadhogodheya, wonzi ende wotenge mutombo wakadai, woguma kunotengesw mutombo uyani outama mudhorobha reshe eihamba eipukaira.

Ndau dzinorapirwe antu, nendau dzinoteserwe mitombo, dzinofane kunge dziri padhuze nentaraunda dzevantu, ngekuti zvinonesa kuti munhu otsvake mare yekuende kuchibhedhleya otsvagahe mare imweni yekootenge mitombo ,asi kuti dai aihamba ngetsoka waikasire ku....

Chazvakandonakira ngechekuti vanhu vanosise kuti vaningire ndau dzao dzeshe dzemukati umweni muntu unoti musana wangu unorwadza ,chibereko changu chinorwadza aziyi kuti pamwe ratoo gomarara ratomukati, saka vanhu vanosise kuti vagare vakaningirwa.

Ndau dzemunhu dzemukati, adzisisi ndau dzekuti dzinofanirwa kundofungira kuti chinorwadza mundani mwemunthu ngechakati, kana chiri kurwadza panhii yemunhu ngechakati, kana chiri kurwadza muhloko memunhu ngechakati. Dzinode kuti mishini inyase kudongorera munhu ahloyiwa kuti chinorwadza chiinyi.

Chachaka ndonakira ngechekuti ndau dzeshe dzemukati dzinonesa kuona asi muchini kana irimwo ,muzvibhehlera muntu akakuwara mukati anesi kuzobatsirika ngenda yekuti ukanga wakuwara mukati unobaone mukati mweshe pakakuwara pamuchini kuti pakakuwara ngeapa.

Mukati menyama dzemuntu munorwara kudarike kubanze kwemuntu, saka zvinode kundoitika ngezvekuti kana muntu eizwe nyama dzake dzeirwadza ngemukati, haasisi kuti angoende pachibhedhlera otopiwa mitombo. Unosise kuti aiswe pamuchini aonekwe kuti chiini chirikumbonetsa munyama dzakwe.

Ndau dzemukati memuntu dzinokuwara maningi. Asi ndau dzeikuwara dzinode kuti dzionekwe, ngendaa yekuti dzemukati dzikakuwara maningi dzinobaade kuti muntu aendeswe kuchibhedhlera chakabudirira. Chibhedhlera ichi chinofane kudzosere mweya wapera mumuntu, mvura yapera mumuntu pamwe nengazi.

Muntu kana akakuwara munyama dzake dzemukati kana kuti ane chirwere chiri kumupanda munyama dzake dzemukati chakadai ngechirwere cheshuka chiyani muntu unenge eindoti paanodira unofenda asi chinodiwa ngechekuti vantu vanofana kumudetsera vamudetsere kuti apone.

Munthu kana akakuwara mukati mwendani yake kana mukati mwemapapu ake kana mukati mwenzee dzake kana mukati mwemakumbo ake kana mabhonzo, aandofaniri kundopuwa mutombo ndichiremba ngekuti wataura kuti pakati panorwadza unode kuti aiswe pamuchini aonekwe, azviningire aone kuti pakashata ngepari.

Zvirwere zveshe zvemukati mwemuntu azvingodi kungoningira nekuti zvawangoita tsvina yakaita mvura kudai zvinoita kunge une chirwere chakadai chinotods kuti chiningirwe mune zvakanda zvinenge zvichida kuhloiwa muviri mwemuntu kuti vazoziya kuti chirwere ichi chakamira sei.

Kune zviro zvetinorya mumakanyi umwo zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvacho hazvina unohloya kana kuhluza zvinopinda zvinehutachiwana hwakashata kugara mundani mwedu. Zvirozvo zvinode kuti vantu vagare veindoningira mundani mwako kana kuti mukati mwenyama dzako kuti zvichakahlamburuka here.

Mutombo weshe unode kushanda mukati mwemuntu auna kuti kuna kunaka kuti muntu apuwe asati aonekwa kuti chirwere chake chibari chei ngekuti imweni mikhuhlani aisiyo inooneka padera kana pabanze inode mishini dzechibhedhlera kuti dzione.

Mitombo weshe unoiswa mukati wakadai ngeunoiswa mumadziso, unoiswa mukanwa neunoiswa mutsaya mutombo unode kuti utange wahluzwa maningi usati wapuwa vanthu nekuti umweni munthu unokone kufa ashandisa mutombo kana kuuraya mutezo wake unoshanda zvakanaka.

Ndau dzeshe dzemukati mwemuntu dzinokona kushatirwa zvekusvike pakuti muntu unodonha wotofa, eihamba. Muntu unofane kugara akaende koningirwa eiona kuti ropa rake ririkuhambe chakanaka here, ririkupombwa zvakanaka here, ngazi kana irikuhamba chakanaka here uye nemututu urikuhamba chakanaka here.

Mitombo dzeshe dzemukati mwemuntu adzisi mutombo dzekundobate bherera muntu unofane kutanga aningirwa ndidhokodheya kuti mutombo waanoda wacho ndiwo chaiwo chaiwo ngekuti pamweni munhu unopuwe mutombo usiwo otopuwe muchetura panguwa yekuti apuwe mutombo.

Ndau dzeshe dziri mukati mwemunthu dzinorwadza adzindodi kuti munthu undofunge kuti inini ndinozwe chakati ngekuti ndarwadziwa ngemusoro adzindodi kuti ufunge kuti inini ndini ndinofunga kuti ndine mundani umwu makonzerwa ngekuti ndakarya magwere zvinode kuti uningirwe pazvibhedhlera woonekwa kuti chiini chinorwadza mukati mwako ngemuchini dziriyo.

Mitombo dzeshe dzemukati mwemundani memunthu adzindodi kuti muntu andodzipuwa kana dhokodheya kunyorera muntu asina kunyasa kuningisa mundani memunthu mukati, munotoda kuti michini dzeshe dzinoongorora mundani mwemuntu mukati dzione kuti chiini chinorwadza mwaari.

Azvina kunaka kuti ndau dzinochengeterwe mitombo dzipote dzeipindwa ngevanhu. Vanhu vakainda mundau dzinochengeterwe mitombo vachaba mitombo. Munhu wakuda kutsvake mutombo wekupa mutenda avachauoni. Ndakaone dzimweni mitombo dzeitengeserwa antu muzvibhedhlera.

Eya kusaziya kwakafanana nekufa ngendaa yekuti tikaziya zvinofane kunyorwa zvakanyorwa pachibhotoro chemitombo ngezvekuti kana taerenga tataticha tinoende koona paunofanira kugara nepeusingafaniri kugara. Uyewo zvinoite kuti ugare nenjodzi iri kuretu.

Munogare mitombo dzeshe nemabhohleya eshe emitombo afaniri kugara akabeuka uye dzinofane kugara mundau dzinotonhorera ngekuti ndau idzi dzinofane kuti dzichengetedze kuti mitomboyi isavhunda ngekuti ikavhunda yatoshata.

Ndau dzeshe dzinogare mutombo dzinofane kunge dzinotonhorera .Ndau idzi hadzisisi kuti dzive ndau dzinodziya, nekuti mutombo dzino fanirwa kugara pano tonhorera kuitira kuti dzisashisha dzisashata nekuti dzikashata dzinopedzisira dzava muchetura.

Nzvimbo dzino chengeterwe mutombo dzino fana kunge dziri ndau dzisinga gari ana zvikuru sei mu mizi dzinogara antu akawanda dziyani muntu unofanira kutoziye kuti mitombo dzangu ndinodzi isire mu mbatso ye mutombo kuitire kuti mwana asando bata mwana mucheche unondo bata chese chese eyi ise pa muromo.

Ndau dzinogara mutombo muzvibhedhlera ngendau dzinogara mutombo mundau dzinotengeswa mutombo, dzinoda kuti dzinge dziri ndau dzakahlamburuka. Dzimweni dzacho dzinofanakunge dzeitondorera zvinoenderana nezvinodiwa, kuti mutombo dzisa vhunda ngekuti dzinotoita muchetura.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo, dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka, Ngendaa yekuti mitombo dzakashandiswa hadzifaniri kurashwa peshe-peshe panoonekwa neantu, vana adoko veinongera veirya. Hazvina kunaka zvirozvo.

Mwana weshe ari mundani mwamai vake unofana kuendeswe kuzvibhedhleya eionekwa kuti mwana wakagare zvakanaka ere, kana asina kugare zvakanaka vodetsera kuti zvingaitwa sei kuti mwana agare zvakanaka. Azobarwa zve unofanirwa kupote eyi enda kuchibhelera eyi oneka vhiki nge vhiki rakasikwa ndiMwari.

Vanobhuya vanoti zvinoite kuti vantu vakasire kufa inyaya yekuti vantu vanobarirwe mumizi vabarirwe mumizi vopuwa mutombo wechibhoyi iye aifana kubairwe mitombo dzimweni dzinoziikanwa dzakaongororwa ngenyika kuti dzinoshanda.

Azvitenderwi kubarire ana mumizi. Vana mai vane mimba ngavaende kuzvibhedhlera vagare veitooneka ngemadhokodheya mwana wakagara zvakanaka ere? Kuguma pevanozobara mwana wacho ngaarambe eiendewa naye kuchibhedhlera eionekwa ngemadhokodheya kwete kuenda kooneka ndiana sekuru.

Mathenda eshe mumakanyi mwona imwomwo anode kuti arapwe kubva mumwana weshe mudoko zveiyende kumwana wakura. Mwana unotange kutwaya achiri mudoko wozopedzisira aakutotwaye zvenjira yepadera kana ati kureyi saka munthu unofana kuonekwa ndxondo dzake eikura.

Vana mai vano gara vane mimba vano fana kuende ku zvibhedhlera kubva paya batira kuende kusvike peinozo svike paku barwa mwana wacho eibarwa futi anofana kuti arambe eyi ende ku chibhedhlera eyi ningirirwa azvidi kuti vantu vabarire mu mamizi vanhu vese ngava kubwe vane mimba vaende ku chibhedhleya.

Zvakanaka kuti muntu undoningirwa pamweni pacho unobatwaa musoro wotozwa kuti unorwara chakati kana kuti unondoningirwa madziso Ako kana kuti unondovhunzwa uri kuzwei zvinoda kuti muntu abairwe pamuchini woningirwa nemuchini chii chinomurwadza kuzvibhedhlera Kona iyoyo.

Michini dzeshe dzekuzvibhehlera dzinofana kunge ngadzinge dziriyo kana zvibhehlera zvisina mare yakavanda yekutenge michina yona iyoyo inofana kuti idetserwe ngehurumende kuitira kuti kana muntu ride kuona makodo akwe haazozvinetsi ngekufungidzira asi kuti unofanire kumaona pamuchina.

Mutombo unosisa kuti ushande nechirwere chaicho chaicho ngendaa yekuti ukashandisirwa pasipo unoita semuchetura ngenda yekuti mitombo dzinouraya dzikashandiswa pasina chirwere zvakafanana nemutombo wechirwere chendunga ukapuwa muntu usina chirwere chacho unokona kutofa.

Zveshe zvinoshandiswa kuzvibhedhlera zvinosise kunge zviripandao kuitire kuti pakaite muntu unorwara zvavasikazivi kuti unombonzwei unofana kuningirwa nyama dzake dzeshe dzemukati zvinoita kuti muntu arapwe chaizvo chaizvo zvaanozwa .

Michini dzese dzinoshandiswa kuchibhedhlera dzinofana kunge dziri michini dzakanaka. Hadzifani kunge dzine muchi dzine matambudziko ngendaa yekuti dzinofana kuona zveshe zviri pamwiri vemuntu. Kuti muntu uyu unechakadai chakashata une chakadai chakashata, zvozoenda koti muntu apuve mutombo chaivo chaivo.

Kwakandofanana nekufa, nekutame zvekushandisa kwakafanana futi nekufa, ngekuti akuna muntu unozoti twasanuku gumbo rake ramboguka, asine zviro zvaangapfeka, zvinomushandisira kuti gumbo rake riri pandau.

Aa zvemuchibhedhlera zveshe zviro zvinode kuti zvinge zvine mishini dzinoshanda nazvo Ngekuti azvina kunaka kuti vantu vandoite chikare chekuti vantu vanobate musoro musoro wako uri kudsiya saka unorwara chirwere chebesha kana kuti chirwere chenhunga asi kuti muntu unode kuti aningirwe utano kuti unode kumbozwini.

Moyo we muntu ndiyani unga uziya zviri mukati mwawo dzimweni moyo dzemutu adzichaendesi mweya zvakanaka kweshe kwese kwainoda kuenda ropa aricha hambi chakanaka asi zvinoende koitika ngezvekuti antu aziyi zvinenge zveitika mwona zvinoda mishini dzinongorora kuti zvionekwe zvakanaka.

Zveshe zvimishini zvinoshandiswa kuzvibhehlera zvinofanira kuti zvikashandiswa kamwe zvotorashwa. Ngendaa yourombo vantu avana kuzodaro. Vanoti vakashandisa chigero chavashandisa nhasi mangwana vanoda kuchishandisazve. Vakashandisa chimweni chisvo chavashandisa pavanenge veicheka vantu vanenge veida kubudiswe mwana mundani, vanochishandisazve rimweni zuwa.

Kunyangwe zvazvo mitombo yemazuwa ano inesimba asi aishandi yega. Inoda kudetserwa mitombo iyi. Inodetserwa ngeimweni michini iriyo ngekuti munhu akange aguka murenje zviya unoda zvinomudetsera kuti ahambe kusvikira aakukona kuhamba ega. Kana zvibhedhlera zvisina ngazvitsvake.

Zveshe zvinoshanda muzvibhedhlera zvinge zvirimo ngekuti azhizi kunaka kuti vantu vaende kuzvibhedhlera vosvika Pasi pasina zviro zvakawanda zvekushandisa zvinoita kuti vantu varapwe zvisizvo kudai zviro zveshe zvautengwa zvinoshandiswa muzvibhedhlera.

Peshe panogara mitombo panofanirwa kunge pakajeka pakahlamburuka, panofanirwa kunge pane zvimuchini zviripo zvinogara mutombo uye zvinohamba nemitombo nezvimuchini zvinohamba nechikafu chevatenda.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zveshe zvinocheka vantu peshe panochekwa antu veibviswa vana vari mundani vanenge vasina kumira zvakanaka nezvimweni panenge peisonwa antu anenge akuwara zvakanyanya zvinosise kuti zvishandiswe zveitorashwa ngekuti azvisisi kushandisirwana.

Hazvitendedzwi kuti vantu vagare mumakanyi umwu veindode kurapana pasina michini dzinoshanda. Ukaende kuchibhehlera unoinde koone kuti kune michini dzinoshanda dzinobaaone nyama dzese dzemukati, unobaaone kuti kana ririgodo rakagurika, unoona pakagurika pacho pamuchini.

Zvese zvinoshandiswa kuzvibhedhlera zvinofanira kunge zviri zviro zvineutsanana zvakati totoo. Zvinoite kuti vantu van'ore kuenda pachibhedhlera pona apapo. Umweni muntu unoende pachibhedhlera paneusvina achibvepo haazopetukipo futi ngendaa yekuti unonge aona kuti apa ndinogona kutorwara.

Zveshe zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvimichini , ngazvitengwe ngekuti ndakaende koone umweni muntu, eikorere kubvise zino remuntu. Ingateyi ranga risiro zino rineri eibaye rimweni eirikanganisa, zino rineri kutosvika muntu orwadziwa ,ootode kufa.

Michini dzese dzekuzvibhehleya dzinofane kugara dzakati mhoryo dzinofanire kugare dzine vantu vanodziningira kuti dzinoshanda zvakahlamburuka ere, ngendaa yekuti dzikasashanda zvakahlamburuka dzinoona zvisirizvo, vamweni vantu vanoenekwe uremu hwemuntu huri mundani mwake usiwo otechekwa kubeni hai mwana iyeye waitokwanise kubarwe zvakanaka.

Kuti muntu airwara zviya chirwere chinoita kuambamirwa kana kuningira kuti muntu unotonhora zvakadini kana kudziya zvakadini aishandisa muoko .Nyara yemuntu ausi muchini ,muchini unofanira kushanda basa rona iroro kuona ropa kuti ririkurumba zvakanaka ere .

Tioona kuti kuzvibhedhlera ndookunofundiswe vantu. Vana vanofundire basa reukoti nereudhokodheya vachimbonge veishanda nemadhokodheya ekaretu vanofanire kutengerwa zvimichini zvavanoshandisa zvinoona mwiri wemuntu weshe.

Hazvizi kunaka zveupenyu hwekubatanidza-batanidza zviro zvinofana kuzi chimushini chese chinoshanda basaro iroro muchibhedhlera ngachishande basa racho. Ngekuti zvekubatanidza hazvi naki muntu unokorereke kurapika zvakanaka ngendaa yekutama pekurapirwa pakanaka.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo dzinofana kunge dzine mishini inohluza inohloya mitombo kuti uchakanaka here ngekuti mitombo yavamo muzvibhedhlera ichiri kutengeswa asi haichashandi zvakanaka ngekuti yatoshata yatoshisha.

Mitombo dzeshe dzinoshanda zvakanaka kana muntu aongorora oningirwa kuti chiini chinombonyanya kurwadza. Uyewo ,pane dzimweni michini dzinofanire kuningire kuti ngazi yemunthu iri kuhambe chakanaka ere mumwiri, uyewo mututu uri kuhamba chakanaka ere mumwiri, uyewo mvura yakakwana ere mumwiri.

Hazvizi kunaka kuti vantu vangofungire zvirwere muzvibhedhlera mwona imwomwo. Madhogodheya nana mukoti vantu vakafunda asi kufunda kwavo vega hakushandi chiro kana pasine michini. Michini idzi dzinovabetsera dzakadai ngemichini dziya dzekuisa mugwapa kuti muntu aone kuti unopisha zvakadini.

Zvinoshandiswa kuchibhedhlera dai zvaitengwa vanthu vamweni vanode kuonekwa ndani dzavo mukati mwadzo, vanoda kuonekwa nthii dzavo mukati mwadzo nemagodo amweni anenge eitorwadza vanofanira kuti vaone pamuchini, vaone zviro zvirikuitika munyama dzavo.

...zvinorwadza kudai ngekubviswe zino ngemuntu usine chaanonasa kuziya uyewo usinawo chaanobvisa ndicho chine musoro. Ndakaona umweni eirwadzise vantu kubvise mazino zvekuti vantu vaibvepo varwadziwa. Asi ndakazoende pamweni ndakaone vantu veitobviswe nyore-nyore ngenyaya yemuchini dzakanaka.

Zveutano izvi hazvidi kundoningira vantu veiuya vakadaro. Umweni muntu vakaguke mukumbo aguke mukumbo oonekwa kuti hakwanisi kuhamba kunofane kutengeswa michini dzinohamba. Michini idzi dzinofana kushanda mahara muzvibhedhlera hadzifane kutengeswa nemare inodhura.

Zvinodiwa kuti muzvibhedhleya mwona imwomwo munge mune mushini yakawanda inoshandiswa magetsi. Mishini iyi inosisa kugara yeiningirwa kuti isafa, ngendaa yekuti ikange yafa zviyana inotozobudisa zvinhu zvisizvo vantu vorapana zvisirizvo ngendaa yekusaziya.

Zvakanaka kuti muntu kana arapwa zviya anyimwe michini dzekushandisa pane zvimuchini zvidoko zvakaita sekuti muntu kana aguke mukumbo wake kana aguke muoko unosana kusungira pamuchini dzona idzodzo ochihambe eihamba zvakanaka zvinoite kuti akasire kupona.

Zveshe zvemuzvibhedhlera zvinofanira kunge zviripo umweni munthu akagurika makumbo zvinomunesa kuti azohama kubva pane ndau imweni eienda pandau imweni asi ngekuti mare vanthu vanenge vasina avazokoni kutenga zvekuhambisa zviya mabandiko anodetsera ngaadetsere vanthu vanenge vapindawo panjodzi.

Chendinondodira zvibhehlera zviriyo mazuwanaya ngechekuti zvasiyana nezvibhehlera zvekudhaya zvaitama michini zvaishanda nendxondo dzemadhokodheya. Asi mazuwanaya masa remadhokodheya rambati hwee rahlamburuka ngekuti madhokodheya akushandisa michini kuona chirwere chemuntu.

Zveshe zvino shandiswa mu zvibhedhlera ngazvi tengwe nge zvibhedhlera zvinge zvirimo kuitira kuti basa re madhokodheya ne amweni ano shandemwo ringe raka chena rakati mboryo risa ite kuti muntu uno uraye muntu ape muntu mutombo usiriwo ngenda yekusa ziya.

Kana zvibhehlera dzisina ndau dzakanaka dzekushandiswa nevantu, tirikuti vantu vanofana kunge vane pekuata veichekwa kana veisonwa nyama dzavo dzinorwadza zviya. Vanofana kunge vane pekuata kana veibarazve.

Muntu weshe wakasikwa ndiMwari unekodzero yekurapwa chinozenesa ngechekuti vamweni avarapwi ngendaya yekuti vanenge vaona kuti mashandisirwo anoitwa zvimuchini zviri pachibhedhleya aasiwo ngekuti zvimuchini zvidoko zvakaita sechisvo nechigero zvonofanira kuti zvatoshandiswa zvotorashwa kwete kushandiswa paneumweni muntu.

Tirikuti muzvibhedhlera mwona imwomwo vantu vanofana kutenga zvimichini zvidoko zvakawanda zvekushandisa. Izvi zvinoite kuti vantu vakone kushanda zvakanaka zvikuru sei madhogodheya. Ngendaa yekuti kune paunenge veicheke muntu paya kana kugadzire mazino haungashandi nezvikunwe zvako.

Uchisvike kuzvibhedhlera michini dzeshe dzinoshandiswa dzinofanira kunge dziri michini dzakanaka, ngendaa yekuti mishini idzi dzinofanire kuningire muntu mwukati mwake dzoshande zvakanaka, zvinoite kuti muntu aone kuti chinonesa chii mundani mwangu mungaa mumapapu, mungaa mumushana.

Michini dzese dzekuch8bhedhkera dzinosise kushandiswa ngendaa yekuti vanweni vakaende kunoona nemadziso veyiti muntu jnozwe chakati kubeni haayi achisicho chaanozwa vamweni vakatofa vasine kurapwa chaizvo chaizvo ngendaa yekuda kwemuchini. Michini inokukombidze chirwere chemene.

Mitombo dzeshe dzinoda kuiswe mumuntu dzinoiswa mushure mekunge muntu aningirwa. Muchibhedhlera mune zviro zvimweni zvinoiswa mugwapa zvinopote zveione kuti muntu unotonhore kusvika pakadini kana kuti unopishe kusvika pakadini. Izvi zvinoite kuti muntu aonekwe kuti umbori pakamire pakadini

Zvibhedhlera zvinosise kutenge muchini inodiwa pakuongorora muntu ngendaa yekuti umweni unozwe diti rake reirwadza umweni chifuva chake cheirwadza aziyi kuti chiinyi chinondirwadza Saka zvinode kuitika ngezvekuti muntu unode kuiswe pachini onekwa ndawu dzeshe dzemukati.

Michini dzese dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzinosiso kuti dzitengwe ngendaa yekuti muchini dzona idzodzo dzinonasa kuona zviro zvemukati angaa mazino atisingakwanisi kuona patinenge teione vantu veirapwa payana asi mishinidzo dzona dzinoona pakashata mukatii mwemazino mukati. Unobaone mazino ako emene.

Michini dzese dzinobatsira mukurapa mweantu zvakadai ngezvimuchini zvinone kuti ropa reantu rinorumba zvakadini mumwiri mwake. Zvinosise kuti zvitengewe zvakadai nezvimichini zvinoona kuti muntu unotonhora kana kudziya zvakadini. Zvinosise kuti zvitengwe muzvibhedhlera mwona imwomwo.

Michini dzeshe dzinoshandiswa muzvibhendlera dzinofanira kuti dzitengwe. Ngekuti dzikasatengwa zvinoita kuti vantu vanoona zvinhu zvisizvo munyama dzavo. Vanopuwa mitombo dzisidzo vozopedzesera vopuwa muchetura veifunga kuti vanooiwa mutombo wemene ngendaa yekuti ausiwo unofanira kurapa chirwere chiri kunesa.

Mitombo dzeshe dziri kugadzirwa mazuwa anaya mitombo dzakaba dzasimba. Mutombo dzona idzodzo dzinorape zviro zvakawanda zvakadai ngezvemukati mwemuntu. Itsvo dzinedzi dzinorapiwa, mwoyo unou unorapiwa, maphaphu anaya anorapiwa. Zveshe izvi zvinoitire kuti vantu vagare vakapona.

Mitombo dzeshe dziri kugadzira mazuva anawa mitombo dzakahlamburuka zvadzinongods dzinoda kuti muntu ange eikona kuerenga avhure aone zamanesheni riri mukati oningira kuti pakambozi chinyi Oona kuti panotorwa chipimo chakakura sei uye chinotorwa nguwa yakareba sei.

Mitombo dzamazuva anaya angadai ari maphiritsi maphiritsi onaavavo haadi kuti angogara aripanzvimbo inooneka ngemwana. Nekuti amweni acho anokwanisa kutobuda mwana akatorya unokone kufa mwana ngendaa yekuti nyama dzake hadzisati dzanyanya ku.

Chondodakarira ndechokuti mitombo yati dara-dara munyika mwedu. Muntu haazombofi aine mare panyara chinondo mushaise mutombo kushaye kuti voenda kotenga pari, uyevo ndechekuti hapana ere unomutsana ngurura ere panotengeswa mutombo vacho. Asi vanotengesa mutombo vazhinji vacho vakutoziya.

Dzeshe dzinobuda mazuwa anaa mutombo dzine simba rakanyanya maningi ngendaa yekuti vamweni vekareru vaiti vakatore mutombo nhasi waipedze vhiki eindomwe mutombo kuzopeisira apona asi mazuwa anaa aumboitibmazuwa usati wapona munguwa doko doko unenge watopona watopedza kumwe mutombo.

Mitombo dzeshe dziriyo munyika munomu dzakanaka, asi mutombo dzechi manje manje dziri kutengeswa idzi, dzaka siyana nembiya dzaana sekuru nehari dzaana sekuru dzine mapande. Idzi manje dzaka vharwa , dzaka vharwa akuna muntu uno kwanise kuona zviri mukati, kana mututu uno pinda.

Mitombo dzinobuda mazuwa anaa dzine simba rwkushanda maningi asi chedzinoda ngechekuti muntu unofana kutanga ataticha zamanisi riri mukati mwemutombo wona uwowo kuti muntu ungaziye kuti unotore chipimo chakadini ngenguwa yakadini unofana kuzodetserawo amweni asina chaanoziya.

Nekuti mitombo dzeshe dziriyo mazuva anawa mitombo dzine simba yambo azvitenderwi kuti muntu atore mutombo usina simba dziriyo saka vantu ngava gare variyo kana varwara zviya voenda kune madhokodheya kana kuzvitoro zvinotengeswa mitombo wotoziya kuti mutombo une simba ngei.

Mitombo dzeshe dzinotengeswa dzakabva kunyika yemangere ngere dzakagadzirwa nearungu dzinofanira kuva dziri mitombo dzisinganyanyi kudhura kuitira kuti muntu weshe anoda kutenga mutombo uyu akwanise kutenga ngenda yekuti akasadaro vantu vanopera kufa ngekuti vantu vanogara mundaraunda doko idzi varombo.

Mitombo yeshe yechimanje manje ikubudiswa mazuva anaya ,aisimbori mitombo yekutamba ndiyo .Mitombo yona iyoyo inotoda kuchengetedzwa zvakanaka chte. Inofanira kugara pasingapishi uye pasikanyanyi kutondora maningi kuitire kuti igare yakashanda nokuti aifanirwi kuzoshata.

Ndiani unoziye kuti mitombo dzemazuwa anaya dzine simba maningi, ngendaa yekuti mitombo dzona idzodzo dzinogare mwakavharwa musikafi mwakapinda mhepo. Mwakasiyana nemuhari mwasekuru ngekuti muhari mwasekuru chero zvinyunyu nentunzi dzinondopinda nenhunga.

Dzinogadzirwa mazuva anaya mitombo ime simba maningi yakasiyana neyaihadzirwa karetu, mitombo yaigadzirwa karetu dzine matambudziko akati wandei kononoka kuporesa uyewo kusaoneka pese pese dzemazuva anaya dzadowanda.

Mitombo dzeshe dzinogadzirwe mazuwa anaya dzakanaka dzinode kuti vantu vange veitoziye zvekushandisa mitombo ngendaa yekuti dzikashandiswa zvakanaka muntu azombobiri eirwara ngekuti akatotore mutombo wona iwowo apedzi nguwa yakareba unenge atopona.

Azvi tenderwi kuti munhu agare asina mari kugara usina mari kuita dzvinyu ere ngendaa yekuti muntu aka gara ane mare kana aka hahairwa aka rwarirwa pakati peusiku zviya unoende kotenge mutombo oto pona opa hee muntu unomu detsera.

Dzeshe dzirikubuda mazuwanaya, mitombo zwadzo dzisinambonyanyo kusiyana nemitombo dzedu dzechibhoyi. Asi chadzakandoyita ndechekuti dzakatifundeyi kudarika , nekuti kunevanhu vanoyite basa rekuwongorora mutombo. Vakanodziningira , vakadzihluza, vakadzihloya, vakawona dziyishanda.

Tenderwi kuti muntu pamuzi pake pagare pasina muntu ukahahairwa kana kurwarirwa pakati peusiku unoende pari ngekuti zvibhedhlera zvinenge zvakavharwa nedzimweni dzinotengese mutombo ndau dzinenge dzakakonywa.

Mitombo dzeshe dziriyo mazuwa anawa mitombo dzakabanaka maningi dzinoemurisa dzekuti ukadziningira awuutyi semitombo dzekaretu dzechibhoyi mutombo dzona idzodzo dzikashandiswa zvakanaka ukataticha zvakanaka ukaerenga zvakanaka awumboyiti nguwa yakareba weirwadza unenge watopona.

Kutengese mutombo, dzine mutombo inotengeswa mazuva anaya yakabva kunze kwenyika, yakabaagwinya inoshanda yaamho zvakahlamburuka yakasiyana nemitombo yaiyeyo karetu, muntu akatora mutombo wonawowo unokurumidza kugwinya zvamusingafungiri

Mitombo yeshe irikugadzirwe mazuwana yakanaka yamho ngekuti mutombowo une zamanisi riri mukati mwawo wekuti unofanire kuerenga wotaticha woziye kuti muntu wakakure kudai unofanire kutore mutombo wechipimo chakangenyi uyewo unofana kutora nguvai nenguwai.

Mitombo dzeshe dzinogadzirwe mazuwa anaya mutombo dzinotanga dzamboningirwa ngevahluzi vakafunda maningi mabhuku. Vantuvona avavo havatomboiti kuti mutombo usizi kunaka utengeswe muzvibhehlera saka mutombo dzinofana kuti dzitengwe ngemunhu weshe kuti ararame.

Eya kunyangwe mitombo dzechimanje-manje dziripo hadzina simba rakawanda kudarika mitombo dzedu dzechibhoi. Ngekuti dzedu dzechibhoyi hadzina kuhluzwa maningi nemitombo dzimweni dzinobva nemvura dzakawanda. Asi dzona idzodzo dzine simba hadzo nekuti dzaka ongororwa.

Mitombo dzese dzinogadzirwa mazuwa anawa mitombo dzine Simba maningi dzakafanana nemitombo inorapa unouraya makonzo uyani unobada kuti haudi kugara padhuze neana nekuti mwana akaningira akanhonga mhonzi yacho akatorya zvatoendwa.

Ngenguva yekutambudzika amweni antu anosise kutenga mutombo asi hazvotengi ngendaa yekuti mari inenga irishoma mumbudu dzavo. Saka zvakanyanya kukosha ngezvekuti muntu veshe unotengese mutombo vake vemazuva anaya veshe unofana kuudzikisira mutengo kuti usanyanye kurwadza antu eshe.

Mitombo dzeshe dzemazuva anaya dzakagadzirwa ngemangere-ngere dzinobva kunze kwenyika. Dzakanaka dziripo pachena, uye hadzinyanyi kubhura sedzinoita dzimwenivo dzatinogadzira mumakanyi kunoku zvinote kuti mitombodzo dzibatsire vantu vakawanda vasapere kufa.

Mitombo dzeshe dziri kubuda mazuwa anaa dzine simba rakakura yaamho, dzimweni dzacho aumbotori nguwa une denda raunoda kurapwa. Dzasiyana ne mitombo dzekaretu dzekuti waiti weizwa chirwere chenthunga chiya waipedza mazuwa matatu kana marongomuna usati wapora. Asi mazuwa anaa kundomwa kamwe kega, mwangwani watoti gwindiri.

Vanorwara maningi avadi kugara navo mumizi, vanode kurumba navo kuchibhedhlera vokhombidzwe mitombo yavanotora kuti ngeiri, izvi zvinodetsera khuti munthu asafa akhurumidze khurarama ngekhuti unonge arwara kwenguwa yakareba aachadi kutambwa naye.

Mitombo dzinogadzirwe mazuva anaya, mitombo dzakahlamburuka zvemene ,nekuti mitombo idzi dzakanyase kunyorwa kuti muntu unofanire kutatitsha owona kuti ungatore chipimo chakadii nguwa ngenguwa peshe paanenge eyitora mitombo. Dzasiyana nedzakare tuu.

Mitombo dzeshe dziriyo mazuva anaya dzakakosha, ngekuti dzinoonekwa chipimo chinofana kushandiswa, kuitire kuti muntu weshe ashandise akadakara uye yeiziya kuti ndinga erenga apa ndinoona kuti ndotora mutombo nguvai nenguvai uye chipimo chakadini.

Mitombo yese inogadzirwa muzvibhehleya inofana kuti vantu vanoita nezveutano vakapihwa masimba ngehurumende vahambe veyiningira mitombo kuti noshanda zvakanaka here ngekuti vantu vakungobirana mari mukati umh vachitengeserana mitombo isingaiti

Mutombo weshe wakaongororwa weibva kuzvibhedhlera ausizi kuti mutombo uwowo ugare kuruti nevabereki ugare padhuze nevana vadoko une pakanyorwa panokombidza kuti wakashata zvakadini kana kuti auurayi panoda kuti patatichwa nemubereki.

Mitombo dziri kubuda mazuwananaya adzisi mutombo dzekumbotamba ndidzo ngekuti mitombo idzi dzinoshanda yaambo ngekuti dzasiyana nemitombo dzedu dzemumakanyi ngendaa yekuti mutombo uyu unenge wakatonyorwa kuti unoshandisa sei uye unofana kutorwa wakawanda sei, ngemwana wezera rakadini.

Zvazvakandonakira ngezvekuti mutombo dzeshe dzinoshanda asi mutombo wakagadzirwa karetu ngevayungu unoita ingatei unokasire kuoneka kudarike mutombo wedu wemichibhoyi wetinoti tinoende kundotsvaga mumbiti dzemushango pamweni unoutama.

Mitombo yese yemazuwa anaa mitombo inesimba ngendaa yekuti yakanyorwa zvakanaka zvinoonekwa kuti inorapei. Yasiyana nemitombo yaishandiswa ndiana sekuru. Kana asipo aukwanisi kutoshandisa mutombowo ngekuti unenge weizikanwa ndisekuru vega.

Mitombo dzeshe dzinotengeswe muzvibhedhlera umu dzinofana kunge dzeipuva mahara. Kana nemutengo vakati dererei vakadzikira zvekuti muntu veshe unokwanisa kutenga. Ndakaona umweni muntu vakafa ashaya mutombo aona kuti mutombo uyu vaidhura pamhatso paunotengeswa.

Mitombo dzeshe dzinogadzirwa mazuwanaya mitombo dzakabva dzagwinya ngendaa yekuti dzakasiyana nemitombo dzekaretu, mitombo dzekaretu waiende kutsvake nzinde kana makwande emuti mushango wotadze kuziya kuti muntu inoshandiswe chipimo chakadini asi zvemazuwanaya zvabva zvanyorwa zvakati mboryo.

Musiyano uripo pamutombo wemazuva anaya nemitombo dzechibhoyi dzedu dzaishandiswa ndiana mbuya nehanda ngewekuti mutombo wekaretu waitotsvake makwande kana kuti nzinde dzemuti wouye wouhluze mumvura wotomwe mvura yacho pamweni yaiwandisa pamweni yaiita shoma asi mazuva anaya zvinenge zvakanyorwa chipimo

Tinga ongorora nekuhloya mitombo yeshe yechimanje manje tinoone kuti mitombo yeshe yekaretu taitambisirwe mukuwo wedu ngekuti ukaningira unoone kuti aaa mitombo yechimanje manje ino baashande zvine simba munthu ukondomwe mutombo wechimanje manje aupedzi zuwa unenge watogwinya kana kari kamwana kanenge koorumba.

Mitombo dzogadzirwe mazuwa anaa, mitombo dzine simba rimweni risingaiti. Ngendaa yekuti dzakatonyorwa kuti apa unofanira kushandisa chipimo chakadini zvinoenderana nemakore ako. Saka zvichanesi kuvanhu vanotora mitombo idzi ngendaa yekuti unobaaona kuti ndinofanira kutora chipunu chimwe kana chivharo chimwe.

Mitombo yeshe inogadzirwa mazuwa anaaya yakabaagwinya ngendaa yekuti mitombo iyoyo ukayiningira yakasiyana nemitombo yekare. Mitombo yekaretu yaitore nguwa yakareba maningi muntu asati apona paanotange kuishandisa asi yemazuwa anaaya muntu akangoti shandisei wataa chigwindiri.

Mitombo dzeshe dzinoshandiswa mazuva anaya mutombo dzakabva dzabanaka zvekuti hautombodzifungiri mutombo idzi dzaiva kuri mazuvayo panoshandiswa mitombo dzinonesa dzekaretu. Mitombo dzechizvino-zvino dzinoshanda maningi ngekuti muntu ukatodzishandisa haupedzi nguva yakareba unonga vatozwa kuti mhoryo.

Gadzirwe mazuwanaa mitombo yakasiyana neye karetu mitemboyo yakabaya gwinya kuti aindosanganiswi nezvimweni zviro Asi karetu muntu waiti akarapiwa nemitombo waitoite mazuwa mairi matatu asati apona hino mazuwa anaa inobati kurapa nekubva wati gwindiri.

Mitombo dzeshe dzakahlamburuka chinondosiyanisa mutombo dzechimanjemanje nemutombo dzekaretu ngechekuti mutombo dzekaretu waiende kotsvaka mashakani emuti, kana kutsvake makwande emuti ,kana kutsvake nzinde dzemuti wovidza mumvura usingazii kuti ndofane kutore chipimo chakadini vamweni vaidziuraya asi mazuwa anaya dzakanyorwa kuti unofane kutora mutombo wakapimwa zvakadai.

Tiri kuti vantu veshe vanorumbe bani vanotwaya, vanosise kuti vadetserwe ngenyika. Nyika inosise kuti iise bandiko rinondoona vantu vanotambura ngenjere dzawo. Vanofana kudetserwa ngemadhokodheya mahala. Vanofana kupuwawo zviro zvekuti vatambise zvinodzosere pfungwa dzawo pandau.

Vana vadoko kana veibarwa vantu vanosise kumire zvakanaka veindoningira kuti vantu ava vabarwe zvakanaka ere ngekuti upenyu hwemwana hwakakosha kudarike hwemuntu mukuru ngekuti murumbwana uyu asati aone zuwa wakakosha mwanawo.

Chinosisa kuitwa vana veshe vandoona mukana wekuenda kuchibhedhleya vana havafaniri kurwarira mumizi vosiiwa veirwara vanofanira kuonekwa kuti vantu vakaita sei kuitira kuti vahluzwe vahloiwe muviri dzavo kuti dzichashata .

Veshe vadoodori vane mukana wakafana wekuende kuchibhedhlera. Azvizi kunaka kuti mwana agare pamuzi eirwara. Muntu unofana kuti uone kuti ana ako eshe akapona ere pamuzi woendese kuchibhedhlera mwana opona oite zvakanaka mwana odakara pamuzi.

Vana vadodori vanobarwa azvizi kunaka kuti vana vabarirwe mumuzi ngekuti vakabarirwe mumuzi vane zvirwere zvimweni zvisingaiti kuonekwa ndiana mukoti zvinondode kuti zvindoonekwa ngemadhokoteya .Zvinoda kudetserana kuti vantu ngavasabarira mumizi.

Vana veshe vaka sisira kuti aende ko detserwa ku zvibhedhlera ngekuti asaka detserwa ku zvibhedhlera uno kura ane zvirwere umweni mwana azvizoiti chakanaka ngekuti mwana aka kura ane chirwere kufa kwake akusi kuretu ba saka muntu wese ngaa kukurudzwe adetserwe vana vari mu mandaraunda mwedu.

Vana vadodori vaka fitwa neku ramba veindo ende ku chibhedhlera azvizi kunaka kuti mwana usamu batikira unaye pa muzi zviya mwana ngaende ko ningirwa matenda eshe aano sangana nawo mwana akangoti ndozwe musoro usa gare naye pamuzi enda naye ku chibhedhlera o ningirwa kuti chiinyi.

Vana vadodori vanthu vekuti avasi vekuti kwai vosiiiwa veindorwara vari kumuzi kana une mwana mudodori uri kumuzi kwako mwana uyu akondoita kunge wadziwe mwiri unode kuti aendeswe kuchibhedhlera usina mare kwereta kune vamweni vanthu vaunogara navo vanayo.

Mwana weshe unosisa kudetserwa amweni anamai haabarina mare yekuenda kuzvibhedhlera saka mwana unozotofire mumphatso saka zvinofane kuitwa ngezvekuti vanthu vanofana kuningirwa muntaraunda kuti vaninyanya kutambudzika ngevari vadetserwe ngeamweni mabandiko ariyo.

Vana vadodori vetinawo mumakanyi umu vanosise kugara veiende koningirwa kuzvibhedhlera kune vantu vanohamba veibhiire vantu kuti tikurape chirwere chakati muana adoko azvitenderwi kuti muntu andogara nemwana wake pamuzi asina kumboningirwa ndidhokodheya zvakakosha zvirozvo.

Kusaziya kwakandofanana nekufa. Ndau dzeshe dzinogara antu urombo ndihwo hunonyanya kutikuwadza. Dai vantu vakabudirira munhu umwe naumwe munhu aigara neutano hwake ngendaa yekuti vanhu varombo mumakanyi mwatinogara umwo vanombaatambudziko zvekuti vanoda kuti amweni mapandiko atidetsere.

Zvimweni zvirwere zviri munyika umu azvina kunaka zvakaba zvakashata maningi ngekuti muntu unenge eitwaya kana eirumba bani. Asisi kurapiwa neamweni ake vanosisa kutorwa voenda kumizi dzawo dzavanogara veichiningirwa nemadhokodheya kona iyoyo.

Chekutanga ngechekuti muntu kana ane mimba unofana kuende kuchibhedhlera ayionekwa ndianachiremba. Mwana wacho azobarwawo unofana kugara eyiningirwa ndianachiremba kuchibhedhlera kona iyoyo. Hazvizi kunaka kuti vana varapirwe pamuzi ngekuti kurapa vana hatikoni.

Zvana zvinobarwa zviri zvidoko kana kuti zvinobarwa zvisati zvagumise nguwa yazvo yekubarwa ngazvionekwe zvivandutsirwe vantu ngekuti umweni mwana akasabatikirwa unokura atoshata mutezo kana kusakure zvakanaka mwana iyeye ngaaningirwe akure.

Mwana unobarwa asina mitezo yakakwana anoda kuti agare akaningirwa. Amweni ana anobarwa nguva isati yakwana izvi zvinofana kuti mwana uyo ngaaiswe mugirazi raanogaremwo. Kuitira kuti nguva yake ikwane ari mwona imwomwo pamweni unotodzoreka oita muntu kwaye.

Hazvina kunaka kugara nemwana asingagari einingirwe ndaana chiremba ngekuti madhokodheya eana anotoziva kuti mwana uyu unoda kubairwa chakati ukaona achichema manhingi kudai, zvasiyana nanambuya nanasekuru mumakanyi umo vasina chaanoziva asi kuti anombeza ngekuda kuziva.

Pane imweni mikhuhlane inode kuti vana vaende korapwa. Vana vanosisa kuziiswa muzvikoro kuti ngezuva rakati nezuva rakati vana varikosongana pakati nepakati veibairwa, veipuwa mutombo dziirire zvirwere zvinobate ana adodori.

Fane kugara vega mumakanyi mumabuya umwo chinoite kuti vantu vazotwaya inyaya yekuti unenge eigara ega eichifunga kuti ana angu ari pari kana umweni asina ana unenge eindofunga kuti chiini chakandishaise ana munyika munomu saka ini mdakambonyanya kudini katika izvi Zviro zvinozoita kuti muntu azopeisira otwaya.

Akuna muntu unofana kugara ariega ngendaya yekuti muntu akagara ariega nematambudziko ariko mazuwa anaya umweni anopeisira atorasha mwana waabara ngendaya yekuti unenge endoona kuti andina muntu unondidetsera naye kumuriritira saka vantu ngatigare takawanda mumakanyi.

Upenyu chahwakanakira chero Marure wakahugadzire eiti muntu hafaniri kugara ari pandau yake oga muntu unofanire kugara nevamweni vanhu vanobhuyirana navo matambudziko ngendaa yekuti vamweni vantu vanozotwaya vaya inyaya yekuti vanenge vagara vega nematambudziko vasina munhu wekubhuyira.

Muntu zveupenyu hwake azvina kushata kuti azviziye ega asi zvakakosha kuti muntu kana ane dambudziko rake zviya aende koonesa madhokodheya naanachiremba kuzvibhedhleramwo. Madhokodheya anomubetsera ngendxondo dzinoshanda zviro zvake ungadini mumuzi mwake.

Muntu agara neumweniwo akhiti aazonyanyi kutambudzika nematambudziko akafanana nezvirwere zvinokuwadze pfungwa, uye aazotwayi zvinoita amweni antu anorwara ngekuti vanenge vagara vega kwenguva refu. Muntu ngaagare neamweni mumabuya umu. Vantu ngatidetserane, tikaona muntu unogara ega ngatiende koomudetse...

Upenyu hwemuntu hunozikanwa ngemuridzi waho. Asi zvakanakira upenyu hwemuntu ngezvekuti muntu unofana kuti agare neamweni antu. Vanofana kuti vagare veiona zvinoitika munharaunda. Zvinoita kuti vantu vona avavo vadetserane zviro zviite zvakanaka. Ngekuti azvinaki kuti muntu angorarama ari ega.

Zvoupenyu izvi zvinoda kuti muntu warwara zviya zviya uende koonekwa nana chiremba ngenda yekuti ukangogara wega Weiti uchapona vamweni vakafira mumbatso Vakaoreramo vakazongoonekwa ava makodo ega Ngenda yekudada kugarisana anevamwnei zviro zvachinja munodetserwa.

Muntu haandodi kugara ega eizvibetsera ega matambudziko ngekuti muntu haagari munyika yake ega. Mwari vakatozviona vakati muntu kugara ega akuiti zvakanaka. Saka kuti muntu agare aneutano hwakahlamburuka unode kuti abetserane mazano neamweni antu aanogara navo.

Zvemitombo izvi azvidi kuti urarame uriwega kana unechirwere chiri kukutambudza zviyani zvakanaka kuti ubhuyirane neamweni anhu ,anhu zvaanoita anodetserana mumakanyimwo vamweni vanoziya mutombo unotodetsera uyewo kutobhuyirana nekudetserana zvingaitwa muupenyu kuti munhu urarame nguwa yakareba.

Muntu aafani kunyanye kugara ega, ngekuti akagara ega unozosangana nematambudziko aasingakwanisi kupedza ega. Ndakaona amweni antu eidzisungirira muntaraunda ngendaa yekuti ade kugadzire matambudiko ake ega, angawe matambudiko emumuzi kana echii, anoda kubhuyirana nevamweni zvidetserane.

Mundu ngemundu unozikanwa ngemundu wacho asi zvazvakanakira ngezvekuti mundu akaramba eyindofunga zvinhu zvake ega unozopedzisore orombe bani kana kupedzisire otwaya, saka zvinofane kuitwa ngezvekuti mundu unofane kuti kana ane matambudziko ake obhuyirana neamweni odetserana.

Chakanyanye kukosha ngechekuti nyika yedu inge yakati pfumei panyaya dzezvemutombo. Mitombo dzeshe dzinodiwela ngeantu muzvibhedhlera dzinosise kunge dzirimwo muzvitoro zvinotengesa mutombo izvo zvinoite kuti nyika yedu isadzakira pashi ngekuti anthu azoperi kufa ngekutame mutombo.

Dzeshe dzinotengeswe mutombo dzinosise kunge dzine vantu vanoshandemwo vanobaaziye zvemutombo kudarika vantu veshe vanouye kutenga. Nekuti umweni muntu unondouye kutenge mutombo zvabhuirwa ndichiremba haachazvizii. Vamweni vacho havazi kufunda, vanofane kunge vane njire dzekubhuira vantu vasina kufunda kuti vanotora sei uye chipimo chakadini.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo idzonaidzodzo tikubade kuti dzinge dzakanyorwa zvinoerengeka kunyangwe ngemuntu unorumba arikuretu kuitire kuti muntu kana anyorerwa mutombo wake ndidhokodheya unosise kukasire kugumepo agumepo obetsereka nguva ichipo .

Ndau dzeshe dzinotengeserwe mitombo dzinofana kunge dzine vanhu vanoshandemwo vakabafunda maningi kuiira kuti vadetsere vana mbuya nana sekuru vanobva kumadhokoteya vane mazamanisi avo vasikakoni kuverenga vadetsere kuti mutombo wavavapa uyu unoshandiswa sei uye unotorwa chipimo chakadini maringe nezera.

Zvaibvira ndau dzinotengesa mitombo dzanga dziri ndau dzinogara dzakabeurwa nguva dzese ngendaa yekuti inokone kuzwa kusoro pakati peusiku wode kuti kuka kuka kotsvake mutombo hauchauoni ngendaa yekudaro muntu unozotofa asina kupona.

Mitombo dzinotengeswa muzvibhedhlera nedzimweni dzinotengeswa mumhatso dzinotengeswa mitombo dzinofana kunge dziri mitombo dzakanaka mitombo dzisina kuvhunda ngekuti dzikavhunda ngendaa yekuti mitombo dzona idzodzo dzinofana kushandiswa zvakanaka ngekuti dzikavhunda unozotopedzesera dzamuchetura.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mutombo dzinofane kunge dziri ndau dzinooneka zvakanaka vamweni vanozotama oekutenge mitombo kubeni mare vanayo vamweni vanyorerwe zamanisi ndidhokodheya kuti wotenge mutombo wekuti newekuti agumeyo mutombo wacho akuna.

Mundau munotengeswa mutombo Mona imomo munosisa kunge mune vantu vakafunda vakataticha zvemitombo zveshe apana mutombo wanofana kunge asingaziyi ngekuti muntu weshe unotenga mutombo unoda kubatsirwa kuti mitombo unoshanda sei uye unoshandiswa chipimo chakadini.

Chinokoshere ndau dzinotengeswe mitombo, ngechekuti hauzotambudziki mutombo urimwo muchitoro. Chinongodiwa ngechekuti unge wakandovhurwa ndauyo, nguva yeshe yaunode kutenga. Ngekuti umwe muntu unohahairwa pakati pehusiku, umweni unohahairwa makuseni, nguva dzinosiyana dzekurwara.

Mhatso dzeshe dzinotengese mitombo dzinofane kunyorwa padera padzo zvinoonekwa ngemuntu urikuretu ngendaa yekuti umweni muntu unoite zeezee bukapuka asikaoni panotengeswe mitombo kubeni muntu watobveto kuna chiremba wanyorerwe mutombo dzinofana kutengwa izvi zvakakosha zvirozvo.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo, mhatso dzacho dzinofanira kugara dzakabeurwa kuitire kuti muntu weshe panenge eindode kutenge mutombo auone mutombo wacho uripo. Izvi zvinoite kuti vantu vasapera kufa vane mare dzavo.

Ndau dzeshe dzinotengesa mutombo dzinofane kunge dzine pato rekuti mundu agume ngetsoka kana movha nekuti indau uninofana kukasika kuonekwa nguwa yemundu akahahairwa zviyani ngokuti ikatamika yekuti mundu agume panzvimbo iyoyo unosvika pakufa asi akabate mari

...vantu vakafunda maningi vanofanira kuti vadetsere vantu mumakanyi kuti kana vatenge mutombo mundau dzinotengeswe mutombo dziya vasina kuende kuchibhedhlera. Mwana unofana kuvhura otore chakanyorwa chirimukati overengera vabereki kuti vanoshandisa sei mutombo dzavatenga.

Ndau dzeshe dzino tengeswa mitombo indau dzakabva dza dhlamburuka chinondodiwa kuti mitombo wacho wa uwona ubvunze kuti uno shanda sei ngekuti unofana kuziva pauno iswa kuti mutombo uyu usazongo shata uri mumbatso mako uye unofana kuchengetedzwa sei kuretu kwe ana.

Ndiyani ungaziye mitombo yeshe inodetsera panyika panapa. Asi chinofane kuitwa ngechekuti vanhu ngavafundiswe muzvikora mumakanyi maringe nemutombo dzinodetsera. Ngekuti kunyangwe vantu vakazotama mabasa ekuita madhogodheya anotovhure zvitoro zvavo zvinotengese mutombo veichidetsera vantu eitotengesa.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzinofanire kunge dziri ndau dzakaningirwa dzakamemwa dzikaonekwa kuti dzinokodzera ere kuti dzitengese mutombo ngekuti mitombo imweni ikagare mumhatso dzimweni dzisinagiti zvinokonzera kuti mitombo yona iyoyo ishate zvozoite kuti uite muchetura pane kuti uite mutombo.

Saka toti ere mutombo yemumakanyi ayimutombopi. Mutombo asi inoda muruzivo rwakanyanya. Yasiyana nemutombo inotengeswe kuzvibhedhlera ngekuti, yakatomboningirwa , ikahloiwa ,ikahluzwa, ngevahluzi vanoziya ngezvemitemo. Saka azvitenderwi kuti umwe mutombo wemushango weisiye wemuchitoro.

Ndau dzinotengeswe mitombo ngadzibeurwe. Chekutanga, dzinofanira kubeurwe padhuze nepanogara antu. Kana dzabeurwa padhuze nepanogara vantu dzozobeurwazve ndau idzona idzodzo kudhuze nekune zvibhedhlera, ngekuti kana muntu eirwara haadi kuramba eitsvaka eihamba maningi.

Ndau dzinotengese mutombo mukati mwezvitoro mwona umwomwo ,indau dzinosise kunge dziri pandau panooneka. Muntu unofanira kuona ari kuretu, ngekuti muntu unenge ahahairwa eirwara zviya ,aadi kumboneseka ngekutsvake pane mutombo.

Akuna muntu wakazombokorere kutenga mutombo kana anyorerwa ndidhokoteya saka zvatinondoda ndezvekuti mitombo dzeshe dzinotengeswa muzvibhedhlera ngadzinge dzirimwo nguwa yedzinenge dzeidiwa kana musina zvitoro zvinotengese mitombo zvinofane kunge zvinadzowo.

Ndau dzinotengeswe mutombo ngadzidzare mutombo. Hatidi kusangana nedambudziko rakafanana nerandakamboone amweni mai. Amweni mai akahamba eitsvake mutombo waanga vanyorerwa ndidhogodheya. Vakazoguma pakufa vasina kutenge mutombo ngendaa yekutamika kwemutimbo.

Ndiyani vaiziye kuti mitombo dzedu hadzizomiri kushanda. Ngekuti nguva yakaretu vana mbuya nehanda mitombo dzedu ndodzaishanda. Asi pataimbodzishandisa dzaiite kuti vantu vararame makore akawanda. Mitombo dzechingezi dzakauya dzakaite kuti vantu vakasire kufa.

Dzeshe dzinotengeswe mitombo ngadzinge dziri panogume anhu, adzifane kuende kuretu nekunogare anhu. Ngendaa yekuti umweni muntu unopuwe mutombo wekootenga kuchibhedhlera ndidhokodheya. Agume munotengeswe mitombo dziya -dziya waakudzitama kuti chitoro chinotengese mutombo ngechiri.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mutombo mumadhorobha mweshe munotengese antu muyani dzinofana kugara dzakabeurwa ngendaa yekuti azvidetseri kuti muntu waende kuchibhedhlera agumeyo opuwe mumu zvekutenga oshaye pekutenga mutombo wacho.

Dzeshe dzinotengeswe mitumbu dziyani, vantu vanotengese mitombo vanofanira kunge vari vantu vakafunda ngezvemitombo kuitire kuti vabatsire vantu vanobve kuzvibhedhlera. Vamweni vacho havaendi kuzvibhedhlera anondouya nedenda rake unosise kuti atengeserwe mutombo asi unosise kuti atsanangurirwe mashandisirwe awo.

Mitombo kweshe kwadzinotengeswa dzinosise kunge dzakadzara. Hadzifani kushaikwa ngendaa yekuti dzikatamika umweni muntu unoende kuchibhedhlera. Vaguma anopuva mutombo vekutenga anyorerwa ndodhogodheya ozotama mutombo uya-uya.

Zvehutano nezvemitombo zveshe zvinosisa zvidzidziswe antu mumabuya mweshe, kuzvikora nekweshe kunosangana antu kungadai kuri kuzvibhedhlera pamweni pacho kunotengeswa zviro kuzvitoro. Vantu vanofana kunge vachitaticha nezvehutano wemuntu hutano haufani kubatwa semutano wehuku.

Mweshe mweshe mumabuyavana sabhuku pamwe chete nana mutape ngavakorokodze vantu vaende kunoungana pava noungana vantu vanoziya nezveutano vouya vovadetsera vovabhuyira zvirwere zviri kutekeshera nemadzivirirwe azvingaita.

Hakuna mutombo umweni wakakosha kudai ngekudziirira. Kudziirira zvirwere zvisati zvaguma kwakapinde kukosha kudarike kuzozvirapa ngekuti pamweni pacho unotama mutombo asi ukabhuyirwa kuti usahura, kuitire kuti usabate chirwere chemukondombera. unozviziye kuti ndatoite zviro zvakanaka.

Kweshe kweshe kuno gare antu vantu vanoda kugara vane maziye azvizi kunaka kuti vantu vandofa vasika zii chiri kuva pedza vantu vano ita nezve mutombo ku zvipatara ngava hambe ndau dzeshe mabuya eshe mweshe muno tengeswe zviro muno sangana vantu vachi bhuyire vantu nge zvirwere zviri ku tekeshera.

Ngavahambe mabuya ese, ndau ngendau veibhuire vantu zvirwere zvatekeshera kana kusinyamborina zvirwere zvatekeshera, vantu ngavabhuirwe zvavangaite kuti vadzivirire zvirwere zvepabonde zvakadai ngemukondombera neamweni matenda.

Peshe peshe panogare vanthu mungaa muzvitoro mungaa muzvipatara mungaa mweshe mweshe munocherwe mvura muzvibhorani vanthu ngava tatiche ngavafundiswe ngevanoziva ngavafundiswe maningi nezvirwere zviri kunesa zviri kutekeshera mazuwa anaya uye kuti zvirwere zvacho zvingadziirirwa sei.

Kweshe kweshe kunogara antu kufana kunge kuneruzivo ngekuti chinoponese vantu kuziva vantu vanopere kufa ngezvirwere zvasingazi kuti zvinorapiwa sei uye zvinodzirirwa sei mumakanyi umu saka tirikuti vantu vanoziya ngezvemutimbo veshe ngavabude vaende munogara vantu vaziise vantu.

Azvina kunaka kuti vantu vafire muchidima , mumakanyi umwo vamweni vantu vandofa nematenda avanenge vasingaziii kuti zviinyi , vantu vanofana kuziya vagare vakana maziya Saka tirikuti vantu veshe vanoziye ngezvemutombo ngavaende mumakanyi munosanganwe vantu.

Mukanyi nemunogare vantu, vantu vanosakaa kufundiswa ndiana dhokodheya neamweni vanoziya ngezvehutano maringe ngezvirwere zvirikutekeshera. Mikuhlane imweni haidi kungosiwa yeingoenderera vantu vasingazivi kuti vanodetsereka seyi kana yavabata, vantu ngavafunde mumakanyi mweshe umo.

Muzvikora vantu vanokasira kufundiswa vana vadoko vantu ava vanofana kutaticha nezvemitombo uye vanofana kuita zvavanofana kuita kudzuvirira zvirwere zvakafanana kuita zvirwere zvepabonde nezvimweni zvirwere zvinotekeshrra zvakadai nedzihwa mupengo rinoita.

Kweshe kweshe kunogare antu, muzvibhorana munosangane vantu, mweshe mumakanyi mwona umwomwo, mumabuya, muzvibaya zvemombe, pamwechete nekunofudzirwe mombe, vantu veshe ngavabhuyirwe ngezvezvirwere zvirikutekeshera kuti vagare vakachenjera.

Mweshe mweshe munogare antu mumabuya mumakanyi mwona umwomwo vantu vanosise kuti vabhuirwe zveutano, vana chiremba nemadhokodheya eshe anofana kuhamba ntaraunda dzeshe neamweni antu anoziya vadzidzisi veifundisa vanhu ngezvirwere zvirikutekeshera nekudziirirwa kwazvo.

Mweshe-mweshe muzvitoro, muzvibhorani nemunohambe vantu mumugwagwa, monamo mumapato. Vantu vanofane kunyorerwa vachikhombidzwa zvirwere zvirikutambudze vantu nharaunda dzeshe. Vanofana kuchenjedzwawo.

Kweshe kweshe kunogara vantu, vantu ngavabhuirwe ngezvirwere zvirikutekeshera imweni mikhuhlani inopedzeka nyore-nyore asi chinoitika ngechekuti vantu mumabuya umwo vanenge vasikazii kuti tinoipedza sei saka tirikuti vanoshanda kuzvipatara ngavahambe mweshe veibhuira anhu.

Ndau dzeshe dzakatikomberedza munogara anhu munofana kuti mugumiwe ngevamweni anoziya zveutano vanhu avo vanofana kuhamba ebhuira vanhu ngematenda ari kutekeshera mazuva ano kuti matenda akati angadzivirirwa sei uye kuti angaita sei kuti apere mundau mwedu.

Akabarwa mai vake vane utachiwana hwemukondombera, unofanirwe kuti asamwe mukaka wamai vake. Unofanirwe kutengerwe mukaka uyani unotengerwa ngekuti mwana uyu asabatire utachiwana. Izvi zvinofanira kuningirwa kuti mai vacho vanofane kupota veite.

Muntu kana abare mwana wake anosisa agare naye pakanaka naye mwana uyu kune zviro zvinohambe usiku zvakadai ngendunga nezvinyavada mwana mudiki akarumwa ndizvo araarmi chakanaka asi tinosisa kuningira ana mai abara vana vavo kuti vari pakanaka here.

Chinoita kuti muntu aongororwe ropa ndechekuti kana asati adanana neumweni kana asati aita zvepabonde neimweni wake unosisa kuti aningirwe ropa neumweni wake kuti vagondane kuitira kuti umweni asatapurirwa zvirwere zvasina kutsvaga muntu azviuraye ega.

Zvepabonde zvinode kuti vandu vachingobve zera veshe vakokoredzwe vane makore gumi nematatu kuende mberi weshe musika wa kuteera unofana kufundiswa zvepabonde ne weshe mukomana akubarisa unofanirwa kufundiswa zvepa bonde nendaa yekuti zvirwere zvapedza ana adoko zvakawanda.

Ndiani ungaziye zvekuita ngenda yekutu muntu umweni wake une chirwere ere kana kuti aana apana unga zviziva saka zvazvino ndoda zvinode kuti muntu weshe wadanana ne muntu wako zviya muende ko ningirwa mo hluza muntu o hloyiwa kuonekwa ropa rake kuti raka hlamburika ere.

Zviro zvepabonde zvonode kuti zviitwe ngemutoo wazvo ngendaa yekuti ndakaone vanhu vairwara ngechirwere chepabonde vakasangana nevamweni vanhu vasina kudziirira vakazototapudzire vamweni vakatozorwarawo saka zvinode kuziya kuti vanhu avarwari ere vasati vasati vasangana nevamweni vavo pabonde.

Zviyani kuti muntu kana abare mwana wake ogara naye kumuzi ngekuti unode kupota eionekwa kuti mwana uyu urikukura ere kana asiri kukura onekwa kuti pangaitwa sei kuti akure kure weipote weibatsirwa ngemadhokodheya kuti mwana uyu unofana kuti adayi kuti akure zvakanaka.

Vantu vanosiswe kutatiche nokufundiswe kuti vanoita sei kuti vachengetedze utano hwavo panyaya dzepabonde nokuti zviro zvepabonde zvine mitombo yazvo zvinoite kuti vantu vasakasire kufa ngezviro zvinounzwa nokuvata.

Zviito zvepabonde zvonosisa kuitwa nemutoo wakanaka ngenda yekuti hazvizi kunaka kuti mukadzi nemukadzi wawate weshe asi kuti mukadzi nemwamuna wawate weshe wobare mwana iyi ndiyo nzira yakagadzirwa nemarure yakanaka.

Weshe une mimba unosise kuti aende kuchibhedhlera aonekwe nemadhokodhaya naamweni anambuya anoshanda kwona iyoyo ngendaa yekuti azvisi kunaka kuti muntu abarire pamuzi, ngendaa yekuti aaziyi misi nenguwa kana ari pamuzi, ekuzvibhedhlera ndivo vanoziye nguva.

Saka tirikuti zveshe izvi zvinofane kutanga kufundiswe kuchikora vana adodori eione kuti achazoita sei kana akura ngekuti mwana wakakura akachenjedzwa wakasiyana nemwana asina kuchenjedzwa mwana wakadarowo unomboite zvekutambudzika eineseka kuti odini kuti ararame.

Zveshe zvepabonde zvinode kubuyirana antu akagara mumakanyi ,hazvingode kuti masangane nemuntu wotoenda naye pabonde wotoita zvepabonde. Zvinode kuti mubuyirane vantu vazive kuti vogqoke zvigqoko zvakangeyi kuitira vadziirire zvirwere.

Zviro zveshe zvepabonde zvinoda kuningira muntu usati wasangana naye ngekuti umweni unosangana naye pabonde atori nezvirwere zvaanazvo zvepabonde. Saka muntu unoda kutanha aningirwa usati wasangana naye kuti woona kuti wodxoka zvidxoko zvakadini kuti uwone kudzivirira zvirwere kutekeshera.

Eya mitombo dzakakosha dzinoita kuti muiri wemuntu uite zvakanaka ASI pane mutombo umweni mukurutu wakasikwa ndiMwari wakatoona kuti muntu akarumba akaita zvekudhuvhure bhora Rona iroro nyama dzake dzinoita zvakanaka ngazi yake inohamba chakanaka mututu unohamba chakanaka mumirimo.

Akunazve mutombo wakadai ngemutombo wekukanyarika ,kurumba kutambe bhora kana kutambe chisvake ,kana kuti kudinin kunofane kunge kweikanyarika kweitwe kuzvikora vana ngavakururudzirwe kuti vasandotatiche mabhuku ega ngavatatiche zvimweni zvimutambo zvinotambwa muzvikora.

Vans akaona chinodetsera panyika panapa kudarike mitombo dzeshe kupumhura bhora rona iroro muzvikora kana kuti kutamba-tamba mwona imwomwo nekurumbirirana kunoite kuti muntu azopiwe mibairo apedza. Zvirozvo zvinotogwinyisa, zvinoite kuti mvura dzihambe chakanaka mumwiri kudarike mutombo.

Zvimichini zvemuzvibhedhleya zvinofanira kunge zviri zvichini zvakanaka, zvakawanda zvekuti azvifani kushandisirwana. Zvimweni zvimichini zvakadai ngezvigero nezvimweni zvakadai ngezvisvo azvifani kushandisirwana ngekuti utachiwana hunoambukira nekuda kwezvimichini zvona izvozvo.

Mazuwaano mabudirire aita nyika yedu ,nyika yedu yabudirira zvekuti dande mutande reruzivo raakukwanise kuona zviriko. Saka vantu vanofana kuti vaendepo, vaningire zvirwere zviri kutekeshera, nezvingaitwa kuti zvirwere izvi zvipedzwe.

Avafanirwi kurekerwa eitambudzika iye arimunhu wakakosha , muntu unofana kuonekwa unofana kuti aguma kuzvibhedhlera kuyani oisirwe chimushini chekuona kuti ropa rake riri kuhamba chakanaka ere mukati mwenyama dzake uye unofane kuisirwe chiyani chinokone kuti muntuwo urikupisha zvakadini kana kutonhora zvakadini.

Hazvizi kunaka kuti undorarama uri wega mukati imomo. Zvinode kuende kuzvibhedhlera vagume kuzvibhedhlera vochiningirwa kuti chiini chinombokurwadza. Kana usikanyasi kuziya chinokurwadza unode kuti ubairwe pamuchini. Muchini unofane kupenja voona peshe pano rwadza vochikombidze vamweni.

Chakanyanya kukoshera ngechekuti zvemitombo izvi azvidi kurarama uri wega pandau. Kana uri kuretu nechibhedhlera unokwanise kufona, wotofonera chiremba wotokubhuira matambudziko ako maringe nezveuri kuzwa wamutsanangurira. Izvi zvinoite kuti usapedze mare weienda kootsvake chiremba wotongomufonera wotokubhuira mutombo wekutenga.

Zwawakazwa arina kunaka muntu unoda kuti atenge muchini wake kana kuenda kuchibhedhleya kuna dhokoteya waunoti ngewako unopota eikuningira pamuchini kuti nyama dzako dzichakamira zvakaaka ere ngazi yako ichikuhamba zvakanaka ere nemututu wekufema wakanaka ere.

Muntu hafaniri kungoti angorwara voende kuchibhedhlera. Kana muntu akafunda zviya-zviya unotoende pafoni yake, oningira padande mutande reruzivo oona kuti chii chinondirwadza ndingade kutenga mutombo vakadai. Asina kuende kuchibhedhlera unotoende kotenge mutombo votopona.

Chakanakire mishini yemuchibhehleya ngezvekuti muntu unoonekwe ndau dzeshe dzemundani mwake dzemumapapu mungaa munhii mwona umwomwo kana munxlondo zveshe zvinonga zvakashata zvinoningirwa zvohluzwa zvoonekwa kuti chiinyi chakashata .

Michini dzona idzodzo dzinoda kugara dzakaningirwa, ngendaa yekuti michini dzi dzikafa dzinobudisa zviro zvisizvo. Dzinofanira kubudisa zviro chaizvo chaizvo zviri kuitika mumuntu, ngendaa yekuti rimweni gore amweni mai vakavhiyiwa vakatatwa ndani vakabudiswa mwana veiti mwana avangamubudisi kubeni vaikwanisa kumubudisa asi muchini ndiwo wanga wanyepa

Mutombo dzedu dzichibhoyi dzinoshanda maningi. Chinongodiwa chete ngechekuti munhu aziye kuti unoshandiswa sei. Mutombo awudi kunyanya kuwanza ngekuti ukawanza mutombo usina kuhloswa zvakanaka unozopeisira wotokushatira, wotofunga kuti waroiwa kana kuti wapuwa muchetura, iwewe wapuwa mutombo wemene

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzechibhoyi dzinoshanda zvakanaka zvinesimba kudarika mitombo dzemazuwa anaya , ngekuti mitombo dzona idzodzo adzina kuhluzwa ngemnvura dzakanaka ,dzakatongotorwa mushango wotoirisa wairisa wotoshandisa.

Mitombo dzedu dzechinyakare dzakanakira pakuti adzina kumbohluzwa ngemvura dzimweni dzakabva kuretu. Mitombo dzedu dzechinyakare dzakakosherawo pakuti dzinondowoneka mumaperere, nemumapindu pamwechete nemumunda, izvi zvinoita kuti tisachatambudzika ngemari yekuende kotenga.

Kuti eya mutombo dzedu idzodzo idzona dzona idzodzo dzirimo mumakwerere umo, asi chinoenda kooitika ngechekuti ana sekuru edu naanambuya edu aakufa asikazi, asina kutisiira ruzivo. Saka chinoda kuitwa ngechekuti ana mutape mumakanyimwo ngavadeedzere vantu, vati ngavasongane vafundiswe ngezvemutombo naana sekuru vachiyo.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzekumakanyi iyo dzakanaka ngekuti dzakadzara muberere hazviedzane nekutsvake mare yokotenge mutombo zvekutoti usina mare unotadze kurapwa asi kana usina mare weiziye mitombo dzemumakanyi kundoti puka-puka pashango wotouya nemutombo.

Mitombo yeshe inorapa mumakanyi umu ngaitorwe iiswe mumizi ngekuti mashango arikupere kutemwa ngeantu. Vamweni vacho varikutema miti yacho veigadzire mhatso, vamweni varikutema miti yacho kuite huni ngendaa yekusaziya.

Kufunda panyika panapa ngechekuti mumbutu weshe wakanadirwa ndimwari mumbutuwo une basa ungaa unitarisirwe pashi asi une mutombo mukati mwawo mutombo dzeshe dzinoshande mumiri wemuntu kubve kuhloko kusvike kutsoma unobve Pamutombo wemu.

Mitombo dzeshe dzechikare dzinoshanda, ngendaa yekuti adzina zvakawanda zvinoda kutsvakwa padziri, dzinoshanda ngekuti adzina kuhluzwa ngemvura dzakawanda. Uyewo dzinoshanda ngendaa yekuti vanthu vanodzishandisa, vanoodzitora mushango mwacho, voouya nadzo koodzigadzira.

Mitombo dzeshe dzechinyakare dzakasise kuti dzitatichwe ngevantu vaziye. Ngendaa yekuti ukagara weiziya mitombo dzemumakanyi umu hauzonyanyi kutambudzika. Amweni matenda haandodi kuende kuchibhedhlera kweshe uko, unopedze mari weiita ingatei unoripe ngozi. Kubeni waitodai wadetsereka ngemitombo weunoziya.

Mitombo idzona idzodzo dzechinyakare mitombo dzekuti hatifani kudziningirira pashi. Ngendaa yekuti mitombo idzi tikadziningira dzimweni dzacho haungadzifungiri kuti mutombo vakadzitarisa. Asi ukazoramba vakadziningira unoona kuti segavakava riyani rinongorapa zveshe vantu, mhuka nezvimweni zviro.

Mutombo dzeshe dzechiboyi dzakatikomberedza dzakabafana nemunguraurwe dzakabafana nechimweni chiro chinozi icho gavakava dzakabafana nechimweni chinozi tsangamidzi ndinofa kuti dzikuiwe dzibekwe muma bhotoro dzitotengeswawo semitombo dzi.

Mutombo dzeshe dze chibhoyi dzino sise kutengeswa ngekuti atifani kupedze mari teyi tenge mitombo dzeshe dzeku chiyungu ngendaa yekuti isusu tinenge teitope mari kubanze asi kudai taitorawo mari ku vayungu veiuya veitenga mitombo dzedu zvinga batsira.

Mutombo dziri mu makaba mwona imwomwo meshe mu mashango mo dzechi bhoyi dzaku sise kuchi torwa ndiana sekuru anoziya vagadzire voise mu mabhotoro voto tengesawo sezvino tengeswa zvinoitwe mutombo dzimweni dzino tengeswe mukati umu ngekuti mutombo idzo dzakabva dzakosha kufanana nedzini tengeswa dziyani.

Chazvakandonakira ngechekuti mutombo dzedu dzemuma perere dzemumakanyi dzechibhoiyi idzi adzidi kundodzisiya vantu veindodzishandisa veisiya dzakadaro kuti I've ntaka kuvana vari kubarwa mazuwaanaya vana vanosise kuti vagadzirirwe mutombo ngana sekuru veitoitengesawo mumabhohleya kutoite pa.

Mitombo dzeshe dzechinyakare tikadziningira mitombo inorwadza kuningira asi chinondodiwa ndechekuti vana sekuru kana vabhuya nezvemitombo tisazeza kudzimwa kana teifynga kuti dzedu dzemazuva ano.

Mitombo dzechinyakare dzeshe dzine marudzi nemarudzi chinongosiyana ndechekuti uyu unoshandei mutombo uyu umweni unorape mazino umweni unorape mikuhlani dzakadai ngemudumbu umweni unorape matadza azviperi zvinorapwa .

Ndinoone kuti chiro chakanaka yaamho, chekuti mitombo dzeshe dzemumakanyi dzechibhoyi dzinosasise kuti dzitorwe dziiswe mumabhothoro ,dzochitengeswawo mumabhodhleya mwona umwomwo dzotofanana nemitombo dziya. Mitombo dzedu dzemumakanyi dzikatoiswe kunze kwenyika dzinotokone kushanda dzikatipewo mare.

Mitombo dzona idzodzo dzemuberere dzemumamizi idzi dzakasiyana nemitombo yekuzvimbehlera asi ndinoona sekuti dzine simba kudarike mitombo yekuchibhehlera, saka chaakundodiwa ngechekuti vanasekuru vedu vanoziye mitombo ngavaunganidze mitombo dzeshe dzemumashango vafundisewo vanhu kuti vanodzidzire mitombo dzona idzodzo dzonotengeswawo mumashangomwo.

Mitombo dzeshe dzemushango dzakanakira pakuti hadzidhuri. Hapana peunozombode kutengeserwe mutombo wemushango. Vantu vanotodetserana mwumwakanyi mwona imwomwo. Vanasekuru vanoziye mutombo havangakusiyi warumwa ngenyoka weitofa ivo vakaningira.

Mitombo dzeshe dzechibhoi hadzifaniri kundogara dzakagara mumashango mwona imwomwo. Mitombo dzechibhoi dzakufanira kuti dzichitorwa ngeantu anoziya ngezvadzo dzoiswe mumabhotoro amweni dzototengeswavo muzvitoro sezvinotwavo dzimweni mitombo dzakauya naayungu munyika mwedu.

Mitombo dzechinyakare dzakabva dzanaka maningi ngendaa yekuti adzina muridzi wadzo kutopinde mugwasha wototange kutsvaka watoouona ruziwo rwako chete ndorunoti uone mutombo yeshe yeunoda dzinosise kutounganidzwa pamuzi ngekuti adzikasiri dzaora kuitire kuti muntu azorwara zviya otoshandisa.

Vanoziya ngezvemitombo vanosise kuunganidzwa mumabuya mweshe umwo vounganidze mitombo yeshe yavanoziya vantu vokokorodzwa vouya votaticha ngezvemitombo. Izvi zvinoite kuti vantu vaziye mitombo yeshe yakatikomberedza.

Antu anotye kuuraya ana awo mumamizi ngendaa yekuti avanyasi kuziya mitombo dzacho dzechibhoyi saka. anozotosarudza kuti regai ndiende kuzvibhedhleya ndotenge mutombo kubeni wakagara nemutombo muberere, mubindu rake nemumunda mwake asi kuti muntu eiziya zviya aazotamburi.

Mitombo dzeshe dzechibhoyi dzirimwo mwona imwomwo. Amweni mashakani anoponesa. Wongotora mashakani anaya wotokuya, muto wacho watobuda wotomwa motorwadza. Pairwadza mundani paya paya potopora. Hazvina kushata kuti tidziziye mitombo idzi.

Kukura kwangu kweshe chandakaona chinodetsera pashi pezuwa mitombo dzechinyakare. Mitombo dzechibhoyi adzinei nekuti une mare ere kana kuti awuna .Usitorina mare unokasire kudetsereka kudarike muntu unofunge kuti ndichade kuende kuchibhedhlera kooningirwa kuti ndinozweyi.

Anoita zvemitombo akaunganidza mitombo dzavo karetu mitombo dzona idzodzo dzinoshanda kwemakore akaanda. Hadzifi dzakamboshata ngendaa yekuti vanoziya machengeterwe amitombo idzi, ngatigare navo pashi ana sekuru aya atibetsere isusu mazera echimanje-manje.

Mitombo dzeshe dzatinoshandisa mumakanyi umu mitombo dzakabva dzahlamburuka dzine simba kudarika mutombo dzirikuzvibhedhlera nekuti ndakaona muntu eienda kuchibhedhlera eibviswe zino umweni kwakuenda pana sekuru anoziye mutombo wezino kwakurapwa zino kwakunyarara makore akawanda .

Vanosiswe kuti vafundiswe ngenda yezvemitombo yechibhoyi mitombo idzi mitombo dzisikafaniri kuningirirwe pashi ngekuti muntu weshe kuti azoite muntu kwaye unototore mutombo wechibhoyi wotoshandisa adzina basa nekuti une mare here kana kuti hauna.

Chandinofane kutenda ndechekuti vantu vatakagarisana navo mumabuya mwedu vari kutaticha naningi zvemutombo vechibhoi. Mitombo yedu irikuda kusimudzirwa kuti ishandevo zvakafanana nemitombo yechingezi inotengeswa muzvibhedhlera nemumweni mumhatso dzinotengeswa mitombo.

Peshe pakagara anosisa kuziva nezvemitombo dzakati komberedza Saka zvinofana kuitwa ndezvekuti ana sekuru nana mbuya akakura karetu vanosisa kuti atidetsera vana vemazuva ano kuti tingaita sei tizive mitombo idzi.

Kutaticha ngezvemutombo kunoite kuti nyika yedu inge iri yakapfuma. Ngekuti nyika inoziye mutombo inyika yakapfuma yaambo. Ngekuti ikatatiche mutombo zvinozoite kuti kana pandoite madenda muntaraunda mwedu, muntu unorapika nyore nyore.

Vantu vanosise kuti vabetserwe mumakanyi umu. Hazvitenderwi kuti muntu asvike pakufa akaningirwa ngeantu ngendaa yekuti vatame mare yekuendere muntu uyu kuzvibhedhlera. Asi mutombo vakagarisana navo paberere kudai vantu vaiziya veshe ngezvemutombo vaimubetsera.

Michero yatinorya yakafanana nendimu mutombo mukuru. Kozoitahe mutombo dzimweni dzinotengeswa dzakadai ngetsanamidzi. Mutombo dzona idzodzo tisadziningirire pashi. Ngekuti ukadzishandise mitombodzo unorarama makore akawanda maningi kudarike muntu unoshandise mutombo dzemuchibhehlera.

Izwa wakazwa rakashata wakave nerombo rakanaka ndeunogara naana sekuru anoziye zvemutombo. Izvi zvinobaakuridzirwa yaambo mweshe mwatinogara mukatimwo, kuti vantu ngavazive mutombo dzavo dzemumamizi mwavo dzechinyakare. Ngendaa yekuti ndoodzinesimba kudarika mutombo dzese dzinotengwa.

Kuita zvemutombo kwakanaka asi mutombo dzekuzvibhedhlera dzi ne matambudziko adzo akawanda akadai ngekuti anode mare dzinode mare yakawanda yekudzitenga uye dzinode kuti uhambe uyende kuretu kana kukwire movha kodzitenga dzasiyana nekuti mutombo unenga wakagara nadzi muberere kana kugara nadzo mumunda mwako.

Nyika yedu inokwanise kupfuma nenyaya yezvemutombo kana vantu vakafundiswa mweshe mumabuya mwevaanogara umwo anasekuru anoziya mitombo yechinyakare naanambuya vakazara vakati dara dara chinondonyanya kutambudza ngechekuti vantu atidi kudetserana asi kuti dai tawedzera.

Miti dzimweni dzatinotsika zuwa ngezuwa dzakabaakosha asi ruzivo ndorwatisina. Dai taiziya hataimbaarekera mashakani eifa ngekutsikwa iyo iri mitombo. Ngatibvunzei anasekuru edu akatikomberedza vanotidzidzisa.

Vantu vari munyika vanosisa kutsvake anasekuru nanambuya vakakura kare vanoziya ngezvemitombo vantu vakadai avafani kurashwa kana kunyenyeredzwa vanofanira kudzidzisa vantu muzvikora, mumabuya mweshe mweshe maringe ngezvirwere zviriyo zvirikunesa izvozvo zviro zvinobaite kuti zvirozvo zviite

Azvizi kunaka kuti vantu vafe vakagara nemitombo mumizi yavo pane mutombo dzakadai negavakava mitombo dzona idzodzo dzinoshanda yaambo asi kuti vantu avaziyi mabasa adzinoshanda saka vanasekuru vanofana kufundisa ana emazuwa anaya eshe mitomboyo.

Kana muntu asingaziyi ngaafundiswe. Vamweni varume nevakadzi vamweni vanogara mumabuya, vanototore mutombo veihamba veitengesa dzechinyakare. Izvi zvinokhombe kuti titori nevantu vanoziye mitombo, saka dai vantu vadetserwa ngevantu vona avavo.

Chinofane kuitwa ngechekuti vantu veshe vanofanire kufundira mitombo dzechibhoi dzona idzodzo dzavakagarisana nadzo. Ngekuti zvikatsinza zviya-zviya muntu asina mari hazvitenderwi kuti muntu undofa usina zano rekutita uye mutombo vakagara navo muberere.

Muzvikora ngavatatiche mitombo dzechibhoyi. Mitombo dzechibhoyi yakanakira kuti yakawanda kuti muntu adzione. ukasangana nematenda akadai ngekurumwa nenyoka, kana kuzwe besha mupengo, unondotora mitombo yechibhoi kwakutorapa.

Guwa harina kunaka. Chinofanira kuitwa kuti muntu weshe unoziva ngezvemitombo muntaraunda, ana sabhuku ngavadaidze mihlongano, vantu vahlongana vochibhuyirana kuti vantu vanoziva ngezvemitombo ngavadetsere vantu, vabhuyire vantu kuti mitombo dzakadai dzakafamba sei, dzinofamba sei kuti dzirape vantu.

Tombo dzeshe dsemumashango dzobva dzarapa maningi. Asi ngendaa yekuti marudzi evantu vaayo mazuwa anaya aachazii, avachaziii kuti mutombo uyu ngeuri mutombo wekurapei saka vantu vakutosiyana nemitombo dzemumashango umo vakutoende kuzvibhedhlera vochitofunge kuti ndodzakako.

Vantu vanotaticha ngezvemutombo, vanofana vange varivantu vakahlamburuka, vantu vanozive dzemutombo dzemumakanyi, kuitire kuti vasauraya vantu nekuti umweni muntu unokupe mutombo kubeni watopiwe muchetura wekuti hawuchagari wetofa.

Vantu vanosise kufunda ngezvemutombo dzechibhoi zvikuru sei muzvikora mwona imwomwo vana ngavafundiswe ngezvemumbuti dzinorapa dzavaka garisana nadzo. Ngekuti hazvibatsiri kuti akhiti voye vantu vanozoende kutsvake mitombo dzinobva kunze kwenyika ivo vakagara nemutombo.

Mitombo dzeshe dzakatikomberedza dzinofana kunge dzeizikanwa ngekuti chinoite kuti vantu vafe mumakanyi vakagara nemutombo kusaziya ngatigarei pashi nana sekuru akakura karetu aishandisa mutombo dzona idzodzo vatidetsere kuti mutombo uyu unorape chakati nechakati.

Idambudziko gurutu rekuti vana variyo mazuva anaya havazii mitombo yechibhoyi. Saka umweni muntu unoningirana nemutombo asi asikauzii. Taibaakumbirisa yaambo kuti kweshe-kweshe kwetinogara, dai taione vanasekuru vakakura karetu vatidetse...

Azvina kunaka kuti tikure munyika ine mitombo dzakawanda teindoshande kutenga mitombo dzinobve kuvangere ngere. Dai taigona kuti vana vedu vemazuwa anaa muzvikora umwo vofundiswa ngezvemitombo dzedu dzechibhoyi vogadzirawo mitombo dzedu dzechibhoyi totengesera vamweni.

Chimweni chakakosha muntaraunda mwetinogara kudayi muntu unofane kufundiswa mitombo yemundau mwaanogara. Muntu akaziye mutombo yemundau mwaanogara haazonyanyi kutambudzika asina mare zviya kana asangana neumweni mukuhlani. Zvinomudetsera kuti atsvake mutombo adzirape, pasine kutsvake mare.

Ndofunga chinobetsera ndau dzedu dzisina kubudirira dzakaita sedzemunomu mumakanyi ngechekuti vantu ngava tatiche mitombo dzechinyakare. Mitombo dzedu dzechibhoyi dzitori ne simba asi chinonesa ngechekuti vana vedu vemazuwanaya avazivi ngezvemutombo yona iyoyo.

Muntu unosise kurapa ngemitombo dzinoshanda kunyanya-nyanya mitombo dzisina kuhluzwa ngemvura inofana kuhluzwa neimweni mitombo yechiyungu. Ngendaa yekuti mitombo yeshe inobva mishango umu inobashanda zvisina tsarukano zvisina kunetsana neantu.